Ikibuga c'umupira w'amaboko, abana bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bambaye imyambaro yera n'iyindi yirabura abandi bambaye imyambaro isa n'umuhondo bakaba ariko barakina umupira hari abanyeshuri bariko barorera bambaye imyambaro isa n'ubururu.

Amasomero meza cane yubakishije ubuhinga bwa kijambere ,asize ko iranga iryera ,afise inkingi inyinshi ziyafashe zisiz'irang ryera nyene ,akaba izo nkingi zifashwe n'ivyuma bifise irangi risa n'ubururu, imbere hakaba hariy'abanyeshuri barako barakina.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ubwatsi bwiza butotahaye, harimo n'ibiti vyinshi cane biriko birameramwo bikomeye vyeze bimwe bimwe bikaba birimwo n'uruzitiro rwera rukikuje ico kibuga rusizeko amarangi yera nay''irabura.

Ikibuga kininiya cane kiriko utwatsi dutotahaye cane harimwo n'udushugwe twera hagati yutwo twatsi kikaba kiriko n'ikibuga cubatse neza c'umupira w'amaboko mbere y'ico kibuga c'umupira w'amaboko hariyo amashuri meza cane asa neza.

Amazu menshi yubakishije amatafari aturiye afise imirongo imanuka n'indi mirongo ikitse isize ko irangi ryera akaba asakaje ivyuma bisa n'agahama n'amabati asizeko irangi ryera akaba afise inkingi ziyafashe zisiz'irangi ryera.

ikibuga kininiya cane c'umupira w'amaboko kikaba cubatse mu buhinga bwa kija mbere hari abarorerezi benshi b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishure isa n'ubururu n'abandi barimwambaye imyambaro yera ico kibuga kikaba kirimwo abahungu bane bamwe bambaye imyambaro yera n'abandi bambaye imyambaro isa n'icatsi

Amasomero yubatse mu kibuga kininiya cane kirimwo utubuye duto duto n'utuvu, hariyo n'ubwatsi bwiza butotahaye buriko buramera n'ikigazi giteye muri utwo twatsi, amasomero akaba afise amatafari aturiye.

ikirasi kininiya cane gisakaje amabati yera. Gifise n'ivyuma bifashe amabati bisa n'agahama kikaba gifise impome ziriko amatafari aturiye, hariko n'akabombo bakarabirako. Kikaba gifise kandi n'icuma cegamiye ku ruhome.

Akazu kasugumwe ka kijambere kubatse ahantu heza cane gafise impome zigakikije zisa n'umuhondo n'idirisha rimwe rifise amarangi yera asakaje amabati yera n'umuryango usa n'ubururu wuguruye wako kazu.

Inzu y'ubwiherero yubatse mu buhinga bwa kijambere ,ifise impome zisize irangi risa n'umuhondo ,hasi hasize irangi ryera. Muri ako kazu ka sugwumwe hakaba hariyo nako guhanagura imicafu gasa n'agahama gateretse mu gafuruka.

Isomero ryubatse m'ubuhinga bwakijambere rifise impome zisizeko amarangi yera n'inkingi zirifashe zisizeko irangi ryera rikaba rikikujwe n'ivyuma bisizeko amarangi asa n'ubururu. Imbere yaryo hakaba hari ikibuga kininiya cane c'umupira w'amaboko.

Ikibuga kininiya, cubatse neza cane, gisize umusenyi hasi. Hacapfyeko amabara menshi cane, ayera ay'ubururu n'ay'umuhondo. Kikaba kirimwo n'ib'imashimi bibiri bikomeye bisize irangi risa n'agahama hejuru.

inzu niniya cyane ikomeye ndende ifise imirongo isize irangi ryera inyuma yayo akaba hariyo ibicu vyera nzi kabiriko amatafari aturiye ifise n'amabati asanagahamo

impome zibiri zibangikanye zisize amaranga meza asa numuhondo mbere yazo hakaba hariyo idirisha rinini rifise ibiyo biriko nivyuma bisa nagahama iyo nzu ikaba isakajwe amabati manini meza yera ariko nivyuma

Abana indwi bariko barakina umupira w'amaguru, umwe muri bo yambaye agapira k'agahama n'ibutura yirabura yambaye n'ibirato vyera, hirya yabo hari ibiti vyiza cane bitotahaye vy'amavoka n'ibindi biti vy'amapera biri hirya vyamye n'amashurwe ari imbere yabo.

Utuzu twasugumwe tune dufise imiryango ine nyene, imiryango itatu ikaba yugaye, umuryango umwe wuguruye, iyo imiryango ikaba isize amarangi agomba gutukura impome zutwo tuzu tukaba dusize amarangi yera nayandi maranga asa n'ubururu.

Icumba cagutse kininiya cubakishije impome risize irangigera indani hariho ahasize irangi risa n'umuhondo gifise utubomba duto duto abantu bakarabiramo gifise umuryango munini y'ukomeye wibiyo w'icuma usize irangirisa n'umuhondo.

Ishure rinini ryiza rigeretse rimwe rikaba rifise amabati yirabura n'amatafari aturiye imbere yayo hakaba hariho ikibuga abanyeshure bakinirako umupira w'amaboko inyuma yaho hakaba hariko umusezero.

Ishuri ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere hariko amatafari aturiye, impome zisize amarangi yera zisikage amabati yera imbere yaryo hakaba hari ikibuga cugukinaramwo umupira w'amaguru, hari imodoka zitatu zihagaze impande yaryo.

Inzu niniya cane ifise idirisha rimwe rifise ibiyo rifise n'ivyuma binini bisa n'agahama, ikaba indani ririmwo impome zibiri zibangikanije zisisize amarangi meza cane ayagayaga. Iyo nzu ikaba isakaje amabati meza yera.

Abasore indwi bariko barakina umupira w'amaguru, bakaba bari ku musezero mwiza cane, ufise ubwatsi butotahaye. Inyuma yabo hakaba hariho amashurwe n'ibiti bininiya rwose cane.

Inzu nini cane ikomeye ifise impome ziriko amarangi yirabura n'ayandi marangi asa n'umuhondo harimwo amabombo abantu bashobora gukarabiramwo ikaba ifise umuryango ukomeye w'icuma n'ibiyo.

Abanyeshuri bariko barakina umupira w'amaguru, harimwo umunyeshuri yambaye ikabutura yirabura n'umupira usa n'agahama, imbere yabo hakaba hari ibiti vyiza cane bitotaye byedze vy'amavuka n'ibindi vy'amapera n'ibindi vy'imyembe.

Inzu nziza ikomeye ifise umuryango ukomeye uriko ibiyo ukaba uriko n'ivyema, iyo nzu ikaba irimwo amabombo bakarabiramwo ikaba isakaje amabati yera.

Inzu niniya ikiriko irubakwa yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera ariko n'ivyuma bisa nagahama ikaba iyonzu isizeko imirongo ikika isizirangi ryera n'imirongo imanuka isizirangi ryera.

Uruhome runiniya rusize amarangi agomba kwera, rukaba rufise imiringoti y'ivyuma itwara amazi hariko n'utubombo dutatu dufise utwo buguruza dusa n'agahama, imbere yayo hakaba hariko ivyo bashobora gukoropesha.

Isomero rininiya ryagutse, rifise impome zisizeko irangi risa n'umuhondo, imbere muri iryo somero hakaba hariyo abanyeshure benshi bambaye imyambaro yera, bakaba bariko barakora ubushakashatsi ku mabombo ahari.

Isomero rininiya ryagutse ryubakishije amatafari aturiye rifise umuryango muriniya wagutse wera n'amadirisha yera rikaba ririmwo udutebe dutoduto abanyeshure bicarako baje kwiga.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye, gifise amadirisha maniniya asize amarangi yera kuvyuma, n'umuryango usize irangi ryirabura wuguruye.

Ikirasi kiniya cagutse gifize amatafare aturiye gisize irangi ku mirongo imanuka n'indi mirongo ikikama kikaba gifise idirisha rimwe ko ibyiwuma n'ibiyo codicekbari kingirijo n'igitambaro gisa n'ubururu imbere rihakaba ari munyeshure.

igihome kininiya cane c'ishuri cubakishije amatafari aturiye kiba gifise n'akari gahome gatoya kubatse kariko igishushanyo c'umuntu ariko n'akadumu kera gafise umufundikizo usa n'ubururu

Ikirasi kininiya cagutse cubakishije amatafari aturiye kikaba gicafyeko imirongo k'uruhome imanuka yera, n'iyindi ikiitse yera. Hakaba hariyo abanyeshuri benshi cane bariko bariga harimwo n'udutebe duto duto cane bicarako.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye kikaba gifise imirongo isize irangi ryera rimanuka n'irindi rikitse. Kikaba gifise idirisha rimwe rininiya cane ririko ibiyo n'ivyuma bisize irangi ryera.

Inzu niniya yubakishije amatafari aturiye acafyeko imirongo isize iranga ryera imanuka n'iyindi mirongo ikitse ifise idirisha rimwe rininiya ririko igitambara gisa n'ubururu ifise n'umuryango usize irangi risa n'ubururu.

Inzu ifise impume zikomeye cyane, ifise imiryango isize amarangi gomba kwera, n'amadirisha afise ibiyo n'ivyuma, akaba izo nzu zifise imirongo isize amarangi agomba kwirabura.

Inzu nini ikomeye cyane, ifise amatafari aturiye, ifise n'imirongo isize irangi ryera. iyonzu ikaba ifise idirisha rimwe rininiya iboneka yuko ar'inzu yigaragaza kuko harimwo n'ibombo.

Akabati kaniniya gasize amarangi yera. Ako kabati kakaba kagabuyemwo utwumba tune. Buri kumba kose kakaba gateretseko imiti yo kwa muganga y'ubwoko butandukanye. Imiti iri mu ducupa twera dufise imirumyo isa n'ubururu.

Ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramwo; hariho umwigisha imbere yabo ariko arabasigurira; yambaye ishati y'utudomagu twera n' utundi twirabura. Akaba ico kirasi cubakishijwe impome niniya zera, zifise n'amadirisha ariko ivyuma.

Inzu niniya ikomeye cane yubakishije amadirisha ariko ibiyo n'ivyuma bisa n'ubururu, indani hariyo abanyeshuri benshi cane bariko barakora ubushakashatsi ku vyuma vyari bihari, bakaba bari bambaye n'udufukamunwa, bamwe muri bo hakaba harimwo n'umwigisha ariko arabakurikirana akaba yambaye impuzu yera.

Ishure rinini ryiza rifise ikibaho cirabura hakaba hariho abanyeshuri bari mbere y'ico kibaho n'umwigisha ariko barabigisha, biboneka ko bari mw'ishure ry'igerageza bariko barahinyanyura ivyiyiko bababize.

inzu niniya cyane yagutse ifise udutebe dutandatu twokwicarako iyo nzu ikaba ifise amatafari aturiye icafyeko imirongo yera ifise imiryango ibiri imwe winjira muwundi muryango usohoka ariko n'idirisha rininiya ryagutse

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye hacafyeko ko imirongo isize ibara ryera imanuka n'iyindi mirongo ikiyitse, harimo udutebe twinshi abantu bicara ko iyo baje mu'iryoshure akaba hariko n'imiryango ifise mabara yera.

Ikirasi kininiya cane gikomeye cubakishije amatafari aturiye gicafyeko umurongo umanuka usize irangi ryirabura gifise imiryango y'ivyuma ikomeye, n'amadirisha y'ivyuma akomeye, indani hariyo n'ibitambara vyera igomba kwirabura.

ikirasi kinini yacubakishije amatafari aturiye isize umurongo ukikama hejuru ikaba kirimwo akabati kaniniya cane kagabuyemwo utundi twumba tuniniya harimwo ibitabo vyinshi bipangapanze hejuru y'akabati ariyo n'ibindi bipukuru

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye caba gisiritse umurongo kikaba hejuru hariko irangi ryera kikaba gifise idare rifise irangi risa n'agahama imbere muri ico kirasi hakaba hariyo akabati karimwo ibitabo vyinshi bipangapanze.

Ikirasi kinini ya cagutse kirimwo ububati bwinshi bw'ivyouuma n'ubundi bubati bwbiti hakaba hagabuyemo mbo dutoduto turimwo ibitabo bipanze ku murongo vyinshi cane hejuru ubwobubatiye akabari n'ibipuko ruibiri bimwe bindi bitabo.

Ikirasi kinini ya cane babikamwo ibitabo bipangapanze kinyuko kindi mu kabate, kandi ni ya akagabuyemo icuro zitanu ico kirasi kawacurokesheje amatafari aturiye hejuru y'ibitabo hariyo ibipukuru vyinshi cane binom ibindi bitabo vyinji.

inzu niniya cane irimwo ibitabo vyo gusoma ikaba ifise inkome zikomeye ziri ko amatafari aturiye ibitabo bikaba bipanze panze kimwe ku kindi hakaba harimwo icuma cubuhinga bwa none gitanga akayaga kira impande y'ivyo bitabo

Imeza niniya cane iriko ibitabo vyo gusoma n'amakaye ikaba iriko udupapuro twinshi twera n'uruhome rw'inyuma y'iyo meza rumaditseko ibishushanyo kigize ibihimba vy'umubiri hariko agafoto k'umuhungu yari yambaye agahuze uko mu si gatoya kera.

Kininiya cane cubakishije amatafari aturiye gifise umuryango w'ivyuma usize irangi ryera n'impome zisize amarangi yera kirimo akabati kagabuyemo inshuro cumi buri kabati kosi kakaba karimo ibitabo bikerekeranye kiri mukirundi vyo gusoma.

Inzu nini ikomeye cane iboneka ko ariyo babikamwo ibikoresho vy'ishure, hakaba harimwo ibitabu ndetse harimwo n'ibipukuru kandi hakaba hariko hejuru ico abanyeshure baryamako.

Akabati gafise utwumba dutanu turimwo ibitabo ,buri kumba kose gafise ibitabo bikarimwo vyo gusoma ,akabati kegamitse kuruhome rufise amatafari aturiye , urwo ruhome ruriko icapa gicapfyeko umuntu.

Ikirasi kininiya cane, cubakishije impome zisizeko amarangi yera, imbere muri ico kirasi hakaba hariyo akabati kaniniya gwose, kagabuyemwo utwumba dutoduto, dupanzemwo ibitabo vyinshi n'amakaye.

Inzu niniya cane yagutse, yubakishije amatafari asizeko amarangi yera, imbere muri iyo nzu hakaba hariyo akabati gasizeko irangi risa n'agahama, hejuru y'ako kabati hakaba hateretseko ibihembo.

Amashure menshi meza cane yubakeshije amatafari aturiye asakaje amabati yera n'amabati asa n'agahama akaba akikuje n'uruzitiro rw'ibiti bishaje. Imbere yayo hakaba hariho n'umuvo wubakeshije amabuye menshi.

Ikibuga kininiya cane c'ivu, kirimwo utubuye dutoduto gikikujwe n'uruzitiro runiniya rwubakishije ibiti bishaje; imbere muri ico kibuga hakaba hubatseyo amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye.

Ikibuga kinini ya cagutse kirimo amashure menshi meza yobakeshije amatafari aturiye amwo muri ayo amashuri akabasakaje amabati yera ayangasakaje amabati yerabura akabarimwo n'abanyeshure benshi cane muri co kibuga bariko barakina.

Utuzu twasugwumwe dutoya cane dutatu twubakishije amatafari aturiye, dufise imiryango isa n'icatsi kibisi imiryango itatu yuguruye n'uwundi umwe wugaye tukaba dusize amarangi yirabura hasi n'amarangi yera hejuru.

Isomirorimiyacane ryubakishije amatafari aturiye rikaba rifise umurongo ukika w'ihejuru y'ikibaho n'uri mu si y'ikibaho uwu hejuru usizi kirange igera wo mu nsi usizikirange igerabura co kibaho gikaba gifise ibiharuro bicanditseko.

Kilasi ikinini ya cane cubakishije inpome zisiza iranga igera nikibaho ciraburakira imbere kinini ya gose imbere muri co kilasi hakaba hariyo intebe zubakishije imbaho zise zirangera hakaba hasi hasize iranga irisanagahama muri co kilasi.

Amashuri menshi cane yubakishije amatafari aturiye, afise imiryango iriko amarangi asa n'ubururu. Iyo miryango ikaba yuguruye. Asakaje amabati yera. Imbere y'amashuri, hakaba har'ikibuga kininiya cane bakiraniko umupira w'amaboko.

Ikirasi kininiya cane abanyeshure bigiramwo kirimwo intebe nyinshi cane z'ibiti ziriko zirasaza mu kirasi hakaba hariyo ikibaho cirabura cane kimaditse ku gihome kimwe muri izo ntebe ikaba yicayeko abanyeshure batatu bafise icuma nyabwonko.

Ikibuga kininiya cane cagutse kirimo ivu kikaba cubatsemo amashuri meza Cane ashika kuri atanu kaba asibitse ko amarangi asa n'ubururu ku mabati afise amadirishasa n'ubururu n'imiryango isa n'ubururu.

Amasomero menshi cane yubakishije amatafari aturiye, akaba afise amabati asize irangi risa n'agahama, akaba afise imiryango iriko marangi asa n'agahama, amadirisha yera, imbere yayo akaba ari utuzu twasugumwe tune twubatse kijambe.

Amashure menshi cane atonze ku murongo yubakishije amatafari aturiye akaba asize amarangi asa nagahama ariko n'amadirisha y'ivyuma n'amabati asanagahama nyuma yayo akaba ateyeyo ibiti vyinshi cane.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo ishure nini cubakishijwe amatafare aturiye atamadirisha n'imyango ariko rikaba risakaje amategura yirabura muri co kibuga hari n'abanyeshure bariko barahakinira.

Ikirasi kininiya cagutse cubakishije amatafari aturiye. Kikaba gifise ikibaho kimaditse k'uruhome cirabura kininiya cane. Imbere mur'ico kirasi , hakaba hariyo intebe nyinshi zitandukanye z'abigisha bicarako z'inyegamo n'izo abanyeshuri bicara.

Isomero rifise igihome kininiya cubakishije amatafari aturiye, gisizeko irangi risa n'umuhondo. Ico gihome kikaba kiriko impapuro zibiri zimadikishije udufata ku mpome tune twirabura.

Izuba riserutse rikaba ririko riramurika mu kibuga kininiya cane cagutse, kirimwo imodokari zibiri zera, zikaba ziri impande y'ishure niniya cane rigeretse kabiri, ryubakishije amatafari aturiye; Hirya y'iryo shure hakaba hariho ibiti vyiza.

Imeza niniya cane y'ibiti iteretseko igitabu c'ibiharuro c'umwaka wa kane, ico gitabu kikaba gifise amabara y'ubururu n'amabara yera, iyo meza ikaba kandi iriko inkoni isa n'urwatsi rubisi.

Ibarabara rininiya ry'yivu rifise umuvo wubakishije amabuye meza maremare yera rikaba rizunguruka ikibuga c'ishure gitotahaye kirimwo utwatsi twiza, wubatsemo n'amashure yubakishije amabuye asakaje amabati yera.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisize amarangi yera hakaba hariyo n'idari risa n'anagahama rifise ivyuma birifashe biriko n'amatara meza yera cane. Hakaba harimwo ibitabo vyinshi bibanze ku kabati kaniniya kahari.

Ikibuga kininiya cane gifise utubuye duto duto n'ubwatsi buriko buramera hateyemwo amashugwe meza cane hubatsemwo amashuri meza yubakishije amatafari aturiye akaba afise amadirisha asa n'umuhondo n' imiryango isa n' agahama.

Ikigo kininiya cagutse c'amashuri menshi yubatse mu buryo bwa kijambere yubakishije impame zisize amarangi yera, afise imiryango isa n'ubururu n'amadirishi asa n'ubururu; hakaba hari n'ikibuga kininiya cane c'ivu, harimwo umusezero w'utwatsi turiko turamera.

Ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramwo gikomeye, cubakishije impome zisize irangi ryera gifise n'idari rikomeye risizi ko irangi ryera kirimo intebe nyinshi abanyeshuri bicarako zisize irangi risa n'agahama.

ibarabara rininiya rirerire ry'ivu ririmwo utubuye duto duto mbere yiryo barabara hakaba hari urugo runiniya cane gubakishije impome zisize ko irangi ryera rikaba rifise umuryango ufise ivyuma bisa n'agahama imbere mu rugo rugo hakaba hariyo amashure meza cane

Icumba kininiya cane babikamwo ibitabo, gifise impome zisize irangi risa n'umuhondo, kiriko n'impapuro zimaditse kw'izo mpome zisa n'agahama, zifise ibara isa n'ubururu, ivyo bitabo bikaba biri mu kabati kaniniya cane, bigerekeranye kimwe ku kindi.

Ikibuga kininiya cane cagutse civu kirimwo abana benshi bariko barakina, bambaye imyambaro yera n'iyindi isa n'ubururu hakaba hashinze icuma kiriko ibendera ry'igihugu cacu hagati muri co kibuga hubatse n'amashuri meza cane hubakishije amatafari aturiye.

Ikirase kininiya cubakishije amatafari aturiye gisakaje amategura yirabura hariko n'ivyuma bisa n'agahama bifashe ayo mategura kikaba gifise umwango umwe wera uriko ibiyo kikaba canditse hejuru uwa kabiri b.

Ibarabara rirerire ryagutse ryivu rifise umuvo wubakishije amabuye meza cane yera hakaba hariko ikiraro c'ibiti n'abanyeshure bariko baratambuka kurico kiraro, imbere y'ikiraro hari amashure meza cane.

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye, rikaba rifise imiryango ibiri yera mininiya, umwe wuguruye n'uwundi wugaye; hejuru yuwo muryango bakabanditse ko ivyandiko bisa n'ubururu, vyanditseko uwa mbere B.

Ikibuga kinini ya cane c'ivu kirimwo utubuye dutoduto cubatseno amashure hakaba hari abanyeshure benshi cane muri co kivuga bambaye imyambaro ibaranga isa n'ubururu kuba bariko barakina amabuyi agaze imbere yabo.

Isomero ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye ririko impome zisize imirongo imanuka isa n'umuhondo n'imiryango isa n'umuhondo rikaba risakaje amabati yera afatishijwe ivyuma bisa n'agahama.

umugore w'umwigisha yambaye ishati yera ifise uturongo twirabura afise imishatsi yirabura akaba afise inkoni isa n'ubururu ariko arandika kurubaho ijambo ryo mu kirundi ryanditse ko ubukene

Ikibuga kinini ya cane kirimwo abanyeshuri benshi bambaye imyambaro isa n'ubururu n'abandi bahetse amasakoshi yirabura imbere yabo hakaba hari amashuri meza cane yubakishije matafare aturiye Ifise amabati asa n'agahama.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga kininiya cane cubatsemwo amashure abiri meza cane asize ko amarangi yera n'amarangi asa n'agahama hasi. Hakaba hagati y'amashure hubatse utuzu twa sugumwe tubiri dufise imiryango ibiri isize ko amaranga asa n'ubururu.

Ibiti vy'amapera, amavuka n'imyembe bitotahaye biteye inyuma y'urugo vyitiye ishure niniya cane , ugwo uruzitiro rukaba gwubakishije amatafari aturiye ,imbere hariyo abana bariko barakina buduga kubindi vyuma.

Ikibuga kininiya cane kirimwo abanyeshuri benshi bato bato bariko barakina hakaba nyuma yabo hariyo amashure meza ageretse kabiri, akaba yubakishije amatafari aturiye afashwe n'ivyuma bisize amarangi asa n'ubururu n'amarangi yera.

Igihome kirekire cane cubakishije amatafari aturiye, gisize ko irangi ryera ,kikaba kizitiye utuzu twa sugumwe duto duto dufise imiryango y'ibiti yuguruye twubakishije amatafari, akab' aturiye.

Igihome kininiya gisize ko irangi risa n'umuhondo, kikaba gifise n'irangi ryirabura. Umushinge, hasi kimaditse ko igipapuro kininiya cane cera kigabuyemo incuro zine. Buri ruhande rwose rukaba rurimwo imizingi ibiri yerekana isaha n'ivyandiko biriko vyirabura.

Igihome kininiya cane cubakishije amatafari aturiye, kikaba gifise amabati yera, ico gihome kiba kimaditseko impapuro zine zera zanditseko imperekeranya zo mu kirundi "N" na "D" n'izindi nyinshi.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisa n'umuhondo ,gifise idari risize irangi risa n'agahama rifatishijwe n'ivyuma bisa n'agahama, kw'iryo dari hakaba hariko n'amatara yera maniniya ,imbere mur'ico kirasi hakaba hariyo akabati gapanzeko ibitabo.

Uruzitiro runene iya rukikuje amashuri menshi cane kuri urwo uruzitiro hakaba hari icapa kihamanitse cera kiriko ivyandiko vyirabura n'abantu benshi bariko abarinjira mu muryango muneni yawe ivyuma sibizabirangikera bbakakokbabagira binjire imbere mu ruzitiro.

Ikibuga kininiya cane kirimwo abana benshi bariko baratambuka hubaseno amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye akaba azungurutswe ni barabaraneniya cane lerimo utubuye si se umuvubakishije amabuye munwiye.

Igihome kininiya cane c'isomero gikomeye cubakishije amatafari aturiye kikaba gicafyeko umurongo ukitse, usizeko irangi risa n'umuhondo. Kur'ico gihome hakaba hamanitseko igipapuro kininiya cane cera.

Ikibuga kinini ya cagutse civu kirimwo utubuye dutoduto kikaba kirimwo uruzitiro runiniya cane rw'ivyuma rufise inkengi siza irangi zifashe uruzitiro imbere y'umuryango hakaba hari abana benshi bagomba kwinjura.

Ikirasi kininiya cubakishije amatafari aturiye abanyeshuri bigiramwo, ku ruhome hakaba hacitseko umurongo umanuka n'uwukitse usize irangi ryera, imbere muri ico kirasi hariyo intebe abanyeshuri bicarako, mu mfuruka hakaba hariyo akabati kahateretse.

Ikiganza c'umunyeshure gifise agapukuru karimwo ingwa nyinshi cane zera, n'izindi zisa n'ubururu, izisa n'agahama, n'izisa n'ubururu, uwo munyeshure akaba yambaye umwambaro wo kw'ishure usa n'ubururu, akaba afise n'ikanambiri zera.

Amashure menshi yubakishije amatafari aturiye, asizeko amarangi asa n'agahama, ikindi gihande kiriko irangi risa n'umuhondo, akaba afise amadirisha asa n'ubururu n'imiryango isa n'ubururu yuguruye, iyindi yugaye.

Ishuri ririniya cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rigeretse rikaba rifise ku matafari aturiye hasi hasizeko irangi risa n'umuhondo mbere yaryo hakaba hateye ikigazi kikiri gitoya hari n'ikengeri abanyeshuri bavuza ry'icuma.

Ishure rininiya ryubakishije amatafari aturiye ricapuyeko umurongo ukitse usize irangi ryera n'umurongo umanuka usize irangi ry'ubururu rikaba rifise imiryango isize irangi ryera rifise ibiyo hariko n'igufuri.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ivu n'utubuye duto duto, hagati murico hashinze icuma kiriko ibendera ry'u Burundi bwacu, hakaba hateyemwo n'ibiti bininiya cane bitotahaye, harimwo ndetse n'abana bariko barakina, hirya yabo hari amashure meza cane asize irangi risa n'agahama ku mabati.

Ikirasi kininiya cane kikaba kirimwo intebe nyinshi abanyeshure bicarako, kuri ico kirasi hakaba hariko uruhome rumaditseko ikibaho cirabura canditseko ibiharuro vyinshi cane kuva k'ubusa gushika ku gihumbi.

Isomero riniya ryagutse, rifise amadirisha asa n'ubururu n'imiryango isa n'ubururu rigeretse kabiri isakaje amabati yera ryubatsi mu kigo k'ininiya cagutse harimwo ibiti birebire bitota.

Ikibuga kininiya cane gitotahaye c'ivu kirimwo utubuye dutoduto, hateragiramwo ibiti vyinshi cane bitotahaye vy'amavoka n'amapera biriko birera, muri ico kibuga hakaba hubatsemo n'amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye.

ikirasi kinini abanyeshure bigiramwo gifise gihome imbere gisize irangi risa n'umuhondo kiriko ikibaho kininiya cirabura kiriko ivyandiko vyera hejuru akaba hariho idali risize irangi ryera hasi hari irangi risize risa n'agahama

Igiti kininiya cane gishinze mu kibuga kininiya cane c'ivu, cubatsemwo amashure menshi cane akomeye ,asibakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera ,akaba afise imiryango isa n'ubururu n'amadirisha y'agahama.

Ikibuga kininiya cane c'ivu cubatswemwo amashure meza cane ageretse kabiri akaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ariko n'ivyuma biyafashe bisa n'ubururu. Icokibuga kirimwo n'ibiti vyinshi cane bitotahaye biriko birera.

Ikibuga kinini ya cane kirimwo ibombo hagati ririko uturingote tubiri tuzana amazi muri co kibuga hakaba hubatsemwo amashure menshi cane amwe asize amaranga yera yandase z'amaranga yirabura n'ibiti rinshi bitotaye.

Amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye asize ko irangi ryera ku mirongo ikitse ari mu kibuga kinini yagifise n'ibiti biteyeho vyiza cane bitotaye n'umuduga uhagaze murico kibuga nkene hagati.

Igihome kininiya cubakishije amatafari aturiye, kikaba kiriko ikibaho kimaditse kwico gihome gifise amarangi yirabura handitseko ivyandiko vyinshi cane vy'ingwa zisa n'agahama nizindi ngwa zera handitseko ibiharure.

Ikirasi kininiya cagutse cubakishije amatafari aturiye imbere muri ico kirasi hakaba hari yo umunyeshure yicaye ku gatebe gatoya ko kwegamira ko n'amakaye atonze n'ibitabo biri ku kameza kari imbere yiwe n'ikibaho kiri mbere ku bwihomera.

Ruhome runene ya cane rw'ishure ngo ruhome rukaba rufise amatafari aturiye ufise umuryango muri ni yiya ufise imiryango ibiri gifatanye umwe muri yo miryango ukaba wugurye uwundi wugaye usizeko amaranga yera.

Isomero rininiya ryagutse rifise irangi ku mpome ryera ku mushinge wayo hari irangi risa n'agahama ku ruhome hakaba hamaditse ko agatambara gasa n'ubururu hariyo utumeza dutatu nu dutebe twatwo tunetune.

Urugo runiniya cane rufise irangi ryera n'ivyandiko vyirabura n'ibindi bisa n'agahama ; abanyeshure bariko barasohoka muri urwo rugo mu muryango ufise amarangi asa n'agahama n'ayandi marangi yera, bagira binjire mu modokari nini yunguruza abantu.

Umupira muniniya wo gukina w'amaguru abana bakina babanga mu buhinga bw'ikirundi, uwo mupira ukaba ubangishije ibishambara vyaheze bininiya cane vyirabura; ufise n'ibishashe bitukura kabuteretse hasi hasize irangi ryera.

Amashure menshi yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera ,ayandi asakaje amabati yirabura afise n'ivyuma bifashe ayo mabati bisa n'agahama bikaba hirya no hino ateyemwo ibiti vyiza cane bitotahaye vy'amavoka.

Ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramwo gifise idirisha ririmwo ibiyo kikaba kirimwo intebe nziza cane zikozwe n'imbaho z'ibiti zisize irangi rigomba gutukura. Icokirasi kikaba gifise impome zera hariyo n'idare rininiya cane ryera.

Ikigo kininiya cane kirimwo amashuri menshi, gikikujwe n'uruzitiro rwubakishije amabuye. Inyuma y'urwo ruzitiro hari igiti c'ivoka gitotahaye kiriko kirama. Hakaba hubatseyo amashure menshi cane asize amarang iyera n'amabati asize amarangi yera.

Amasomero menshi cane maniniya yagutse yubakishije amatafari aturiye asize amarangi inyuma asa n'umuhondo hejuru nayandi yera hasi afise imyango isa n'ubururu n'amadirishi asa n'ubururu asakaje amabati y'agahamu.

ikirasi kininiya cane abanyeshuri bigiramo bifise impumi zisize iranga igera iranga igirabura hasi co kirasi ikaba gifise idali risize ko iranga ryera hariko n'amatara maniniya abiri azimije.

Urugo rushaje rubakishije ibiti rukikuja amashure meza cane yubakishije imatafare aturiye afise imyango iriko irangira isa n'umuhundo asakaje mabati yera afise n'amadirisha y'ibinyu, ariko niyonwo.

Urugo rukomeye cane rwubakishije amabuye rukaba ruzitiye amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye asize imirongo imanuka yera n'iyikika yera. Hakaba hatey'ibiti vyiza cane imbere y'ayomashure.

Abantu benshi barimwo ibarabarabari imbere y'umwango wizuma winjira mu kibuga c'ishure hakaba hari n'ibendera rimanitse agati muri ico kibuga c'ishure irya yayo hakaba arimwo akazu abantu babiri ba gaze hejuru.

Ikibuga kininiya cane c'ivu kirimo utubuye duto duto harimwo n'ubwatsi bwinshi butotahaye. Hagati mur'ico kibuga, hakaba hashinze icuma kiriko ibendera y'igihugu cacu. Hakaba hubatsemwo ndetse n'amashuri menshi cane afise amarangi yera.

Ikirasi kiniya cane abanyeshuri yibwiramo girise uruhome rusize ko iranga igeraderere kikaba kimaditse ko impapuro zibiri zifatishije ku dufatisha ku ruhome tune twirabura izo ampapuro zikaba zanditse ku indenganizo y'ivyigwa.

igihumeka kininiya cane kiriko irangi risa n'umuhondo irindi rangi ryirabura riri hasi hamaditse ko impapuro ndende cane nyinshi ziriko imizingi ishika kuri itandatu yerekana amasaha hakaba hariko n'ibiharuro vyo gusoma amasaha

Ikirasi kininiya cane gikomeye cubakishije impome zisize amarangi yera n'amarangi asa n'agahama hasi; kirimwo amatara menshi ariko araka. Gifise amadirisha asize amarangi asa n'agahama; kirimwo intebe nyinshi zifise amaguru y'ivyuma aho bicara hakaba hakoresheje ibiti.

Uruhome runini cyane ruriko amatavari aturiye akaba yubakishije isima hagati y'amatafari Urwo ruhome rukaba ruriko igipapuro k'inini cane gisa n'umuhondo canditse ko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kuri mirongo ibiri.

Ishuri rinini ya cane ryagutse ririmwo intebe nyinshi zitandukanye harimwo nakabati abanyeshuri babikamwo amakanyi kabatika, ariko n'ingufu uriyera igishuriri kabaryubakishije impome zifise amatafari aturiye.

ishure rikomeye by'ububatsi mu buhinga bwa kija mbere ryubakishije amatafari ahiye hari mwo nisima hagati y'amamatafari ku ruhome rwiryoshure hakaba hariho ikibaho cirabura canditse ko indinganizo y'ishure

umupira wo gukina w'amaguru abana bakina ubanze mu bishashi bisa nagahama ariko n'ibishambara biwukoze biwukikuje bisa n'ubururu ukaba uteretse hasi uwo mupira ukaba utabaguritse hirya no hino

Ibarabara rinini ry' ivu ryagutse cane imbere yaryo hari umuryango winjira mu mashuri meza cane yubakishije amatafari atukura acapuyeko imirongo yera imwe imanuka n' iyindi ikika isakaje amabati yera.

Igihome kinini ya cane cubakishije amatafari aturiye hariko ikibaho k'inini c'irabura kiriko ivyandiko bitandukanye vyandikishije ingwa zera n'ingwa z'isanagahama ariko amajambo ndetse akaba ariko n'ibiharura vyo gukora.

Ikibuga kininiya gisa n'ivu kirimwo utubuye dutoduto n'udutafari dutoduto dushashe hasi, imbere mw'icokibuga hakaba hariho abanyeshure benshi bari mukaruhuko bambaye imyambaro isa n'ubururu imbere yabo kandi hariho amashure yubatse afise amatafari aturiye asakaje amabati yera.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye kikaba gifise amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo muri ico kirasi harimwo intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako hariko ivyuma n'imbaho hejuru kaba hariyo n'ikibaho kininiya cane cirabura.

ibuga kiniya cane nkirino tubuye dutodute ikibuga kininiya cane bakinera ko kikabacubatse mi amashuri menshi ariko amwamari amashuri akaba yubakishije amatafari ayandi yubakishije amabuye asize amaranga iyera

Ikibuga kininiya cagutse kirimwo utubuye dutoduto hakaba harimwo imodokari ntoyi yera iri imbere y'uruhome rurerure rwera hariko nibiti birebire cane bikomeye binini.

Amashuri menshi yubakishije amatafari atukura asakaje amabati yera ayandi asakaje amategura yirabura imbere yayo hari abanyeshuri benshi ariko barakina barya umunyenga ku kivuma abandi bakaba bafise amakayi mu minwe yabo.

Igihome kininiya cane cubakishije amatafari aturiye, hariko ikibaho kininiya cane cirabura, hacafyeko umuntu bariko baravuga ibihimba bigize umuntu afise amaboko n'umutwe n'amazuru, n'amaso n'amatwi.

Uruhome rwo kw'ishure ruriko ikibaho cirabura. Handikisije ko ingwa zisanagahama izindi zikaba zera hakaba hariko ibiharuro urwo ruhome rukaba rukomeye ruriko amatafari aturiye

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye acapuyeko umurongo usize irangi ryera, ufise amadirisha ariko ibiyo n'ivyuma vyera afatishijweko n'ivyuma bisize irangi risa n'uburubu.

abanyeshure batandatu umwe yari yikoreye amazi akaba n'amashure asize irangi ryera ifise amatafari aturiye hariko n'amadirisha y'ivyuma asakajwe amabati

Amashuri akomeye afise impome zisizeko irangi ryera afise amadirisha ariko ibiyo n'uduti tuniniya dusize amarangi yirabura, kuriryo shure hakaba hamaditseko ikengeri abanyeshure bavuze ry'icuma kandi hariko n'imiryango mininiya ikomeye.

Amashure menshi meza yiubatse meza cane atonze ku murongo hamwe akabasize amarangi asa nagahama afise n'amabati asa nagahama ayandi akabafise amarangi yirabura inyuma yayo akaba hariyo ibiti.

Igihome kininiya cane cagutse c'ishure kimaditseko ikibaho cirabura, ico kibaho kikaba candikishijeko n'ingwa zera. Kiriko ibibazo abanyeshure bagira bakore. Hejuru yico kibaho hakaba hasize amarangi yera.

igihome kirekire cera kiri ko ifoto y'umwana yicaye ku gakinga ibimuga bigendera ko akaba yari afise igitabo mu minwe ariko arasoma imbere y'ico gihome hakaba hari ibyatsi byiza cyane bitotahaye

Inzu ndende igeretse kabiri biboneka ko ari abanyeshuri bayigiramwo, imbere yayo hari imodoka zibiri, inyuma y'iyonzu hakaba hariyo ibiti n'izuba ryari riserutse, izo modoka zikaba zera.

Ikibuga kininiya cane cubatsemo ikibuga c'umupira w'amaguru; harimwo abanyeshuri bariko baratambuka bambaye imyambaro yera. Kw' ico kibuga hakaba hariyo amashuri meza cane akomeye ageretse kabiri, yubakishije amatafari aturiye, asakaje amabati yera.

Ishure rininiya cane ryagutse ririmwo intebe abanyeshuri bicarako bariko bariga, uruhome rw'iryo shure rukaba ruriko ikibaho cirabura ata kintu na kimwe canditseko kandi impome z'iryo shure rikaba ririko imirongo isize amarangi yera.

Ingazi indende zikikujwe n'ivyuma bisa n'agahama imbere yazo hakaba hariyo ishuri rifise umuryango utukuru hariko igipapuro cera rifise n'idirisha rifise biyo hariko n'ivyuma bisa n'agahama iryo ishuri rikaba risakajwe amabati yera n'ivyuma bisa n'agahama bishigikiye ayo mabati.

Amashure meza cane akomeye yubakishije amatafari aturiye afise amadirisha meza akomeye yera asizeko amarangi yera afise n'ibiyo ayo mashure akaba asakaje amabati yera imbere yayo hari igiti gitotahaye c'ivoka gikomeye kiriko kirera.

Umunyeshuri yambaye ishati yera yicaye ku ntebe y'inyegamo itukura afise isakoshi itukura iri impande y'ukuboko kwiwe imbere yiwe hateretse imeza iriko amakaye n'amakaramu n'ibitabo ariko arigiramwo.

Ikibuga kininiya cane cubatsemw' amashuri meza yubakishije amatafari aturiye, afise n'amabati yera ,akaba gifise amadirisha asa n'agahama n'imyango itukura imwe yuguruye n'iyindi miryango yugaye, hariko n'amagufuri meza yera.

igihome kininiya cane gisize irangi ryera ariko impapuro ziriko ziratangaza amatangazo urupapuro rumwe rukaba rusize irangi irisa n'umuhondo rufatishijeko utumatisha ku ruhome tumwe twirabura urundi rupapuro rukaba rwera rwanditseko n'ivyandiko vyirabura.

Igihome kirekere gikomeye gicafyeko abanyeshuri batatu bambaye imyambaro isa n'umuhondo bariko barakina umupira, umupira w'amaguru utukura. Ico gihome kikaba gifise umushinge uriko amabuye manini akomeye asizeko akarangi kirabura.

Ishure rininiya cane rikomeye ryubakishije amatafari aturiye, rikaba rifise ikibaho gitoya kiboneka cirabura canditse ko ivyandiko n'ingwa zera. Harimwo n'akabati kaniniya kariko imbaho, ako kabati kakaba gafise n'agapata kirabura, imbere y'ako kabati hakaba hariho ico batereramwo imyanda.

Ikigo kininiya cane gikikuje n'uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye rufise imiryango y'ivyuma isize irangi ryirabura hariyo umuntu ariko aratambuka yambaye agapira kirabura hirya no hino hakikujwe n'ivyuma vyera.

Amashuri atandatu meza akomeye cane, imbere y'ayo mashuri hakaba hari abanyeshuri benshi cane, amashuri afise imiryango isize amarangi asa n'ubururu n'amadirisha atatatatu asize amarangi asa n'umuhondo.

Uruhome ruri ko ikibaho cirabura rwandikishije ko ingwa zera n'izindi zisa n'umuhondo. Urwo ruhome rukaba ruri ko amatafari aturiye imbere yaho hakaba hari ko intebe abanyeshuri bicarako .

Ikibuga kininiya cane kirimwo ibiti bibiri vyiza bitotahaye hari n'abana benshi bariko barahakinira hari n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi amashure asa n'agahama afise amabati asa n'agahama n'amatafari aturiye n'imirongo isize irangi ryera.

Ishure rininiya ryagutse ririmwo intebe nyinshi, nama meza ,ateretseko amakaye n'ibitabo abanyeshure bakoresha bariko bariga, harimwo abigisha babiri, umwe yicaye kuntebe ariko arandika inyuma yiwe hariho ikibaho cirabura.

Ikirasi kinini gikomeye cubakishije impome zera . Kiriko ikibaho kininiya cirabura. Imbere, har'iyo umwana yambaye imyambaro yo kw'ishure ariko arandika adugica ukuboko hejuru. Akaba yariko arakora ibiharuro vyo guteranya mu buryo bukitse.

Ikigo kinini ya cane kirimo amashure menshi meza cane yubakishije amatafari aturiye harimwo ayasakaje amabati ahera n'a yandi mabati asa nagahama n'a yandi yirabura imbere yayo hari umusezero mweza cane uteyemwo dushurwe twinshi twiza.

Ikirasi abanyeshuri bigiramo cubakishije amatafari aturiye afise imirongo isize irangi ryera ariko igihome cirabura candikishijeko ingwa zitukura n'izindi ngwa zisa n'ubururu, hejuru y'ico kibaho hakaba hariho umurongo usize wera.

Ikirasi kininiya cane gikomeye cubakishije inkome zisize irangirisa n'umuhondo n'irangi rigomba kwera hapanga ngapanze mu ibitabo vyinshi cane imbere yayo hariho utumetsa tubiri n'udutebe twinshi abantu bashobora kwicara ko baje gusoma ivyo bitabo.

Igihome kininiya cera gicashyeko abantu bariko bariga abantu batandatu n'umwigisha ar'imbere yabo, ariko arabigisha afise igitabu mu maboko n'inkoni mukundikubboko yambaye ikoti isanagahama n'ikibaho kiri imbere yiwe canditseko icongereza.

amashure neza cyane asize amarangi yera afise amadisha ariko ibyuma n'imiryango y'ibyuma isizirangi yirabura mbere yayo akore hari ikibuga biriko ibendera ya burundi bwacu

Inzu niniya cyane ifise uruhome rwera irimo amatara y'imiyagankuba ikaba irimo intebe n'amameza ndetse hakaba harimo n'ivyuma vy'ubuhinga bwa none byo gusohora impapuro no kwandika impapuro.

Ishuri rinini rikomeye cane rifise amadirisha yuguruye n'umuryango ukomeye gose hakaba harimwo intebe abanyeshuri bicarako n'amatara ariko araka risakaje amabati yera.

Utuzu dushika kuri ndiwi dutoduto twa sugumwe twubakishije amatafari aturiye dufise imirongo yera isize irangi igera dufise imiryango y'ivyumi ikomeye isa n'ubururu imiryango itatu ikaba yuguruye iyindi miryango ibiri ikaba yuganye.

Amashure akomeye cane asize amarangi yirabura hakaba n'irindi shure riri hagati ata rangi irisize ririko amatafari imbere y'aya mashuri hakaba hari igiti kininiya cane gitotahaye igiti c'ivoka.

ikibuga kininiya cane kirimwo utuvu n'utubuyebuye duto duto kirimwo abanyeshuri benshi bari mu karuhuko bambaye imyambaro y'ishuri isa n'ubururu abahungu n'abakobwa imbere yabo hari amashuri akomeye yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera

Abana benshi bari mu karuhuko, bariko bararya umunyenga ku kivuma. Imbere yabo hakaba hariyo amashuri atatu, abiri meza asakaje amabati yera n'irindi riri hepfo risakaje amategura rifise amatafari aturiye.

impome zibiri zirezire zibangikanye zifise amarangi yera n'amarangi asa n' ubururu hasi hagati yizo mpome hakaba hari umuryango muniniya wagutse ufiseyo ivyuma bisa n'agahama iyo winjiye indani mu ruzitiro hari biti vyiza cane bitotahaye

Akadobo gasa n'ubururu batamwo imyavu kakaba karimwo igipapuro cera batayemwo gateretse ko kibuga kiri imbere y'ishure muri ico kibuga harimwo utubuye n'udutafari duturiye duto doto dushashe hasi hariko haranaga n'umusezero.

Amabati asakaye ishurii nini yacane imbo kobwo amategura yirabura imbere yayo hahareho yo urujitiro rwubatse n'amatafari ahiye indanti akabahare yandi mashure ubatse ageretse kabiri akakaje amabati yera.

Inzu niniya cyane isakaje amabati yera ifise n'ivyuma biri munsi y'aya mabati ikaba iriko udutoboro dutobaguye ku ruhome rwayi biri mu banyeshuri bakiri bato benshi cane harimwo n'ababyeyi babo.

Ishure rishaje ryubakishije amatafari aturiye risakaje ivyatsi hirya hariyo idirisha ririko ibiti. Mw'iryoshure harimwo intebe abanyeshure bicarako rikaba. Rifise umuryango wuguruye atan'umuryango uriko.

uruhome rukomeye cyane ruriko idirisha rimwe rikomeye rifise ibiyo hakaba hariko n'ivyuma bikomeye cyane bisa no gwatsi rubisi hakaba kandi hariko n'amabati akomeye yera

Amashure menshi akomeye yubakishije amatafari aturiye asakaje amabati yera afise amadirisha asomye icatsi kibissi, ariko ni bo iyo imbere yayo hari amashurwe n'umusezero mwiza cane utemu uvatsi totayo n'ibiti b'irihirya yayo bitotayo.

Abanyeshuri batatu bari mw'ishuri bicaye ku ntebe hakaba ahiko n'intebe zirihirya yabo ziriko zira satatu sandi zavunjutse hakaba bari mw'ichuri rifise amatafari aturiye harimo n'urubaho rwiraburarwandikseko n'ingo zere bakaba, ariko barakoresha icuma nyabwonko.

Ingazi indende cane udugirako, urikuraduga miw'ishuri ryiza cane rifise ivyumba bitukura niri hirya no nino yizo ngazi ,rikaba rifise inkingi ririkije risiz'irangi ryera, isakaje amabati yera n'imiryango itukura n'amadirisha afis' ivyuma bitukura.

Imeza niniya cane, ikoze mu mbaho isize irangi rigomba gutukura, iteretse ko ibikoresho bitatu, ari vyo inyabutatu zibiri ni ifise irangi risa n'umuhondo niyindi ifise irangi rigomba kwera iteretse ko n'iy'isaha iriko irerekana iminota namasaha,.

Ikibuga kininiya cane giteyemwo igiti kininiya cane gitotahaye c'amapera, kiriko kirera imbere y'ico giti hakaba hari amashuri meza cane ageretse yubakishije amatafari aturiye ayo hasi akaba asakaje amabati yirabura ayo hejero nayo asakaje amabati asa n'agahama.

Utuzu ndwi twa sugumwe dufise imiryango ndwi myiza isize amarangi asa n'ubururu, ikaba ari imiryango y'ivyuma, imiryango itatu ikaba yugaye, imiryango ine nayo ikaba yuguruye, hakaba isakajwe n'amabati meza akomeye yera.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo amashuri meza cane yibakishije amatafa atukura, hari amashuri asakaje amabati yera n'amabati yirabura y'amategura, kikaba giteyemo ibiti vyinshi cane bitotaye vy'amavuka biriko birera, n'ibiti bindi vy'amapera.

uruhome rw'ishure rukomeye cane gubakishije amatafari aturiye hagati yamatafari akibahomo nisina kuko ruhome hakaba hariko ikibaho cirabura imbere y'ico kibaho hakaba hari gasandubuka hakozwe mu biti mu mbaho

Ikibuga kininiya kirimwo utubuye dutoduto n'amabuye manini manini hirya yayo hariyo amashurwe meza atotahaye n'ibitebwa biriko birama bigeze gusoroma hirya yavyo hariyo amazu meza yubakishije amatafari aturiye asize amarangi yera.

Amasahani y'ivyuma menshi atondetse ku murongo ari ku ntebe, n'uwundi ariko ararurira abanyeshuri ivyo gufungura, akaba yariko abarurira umuceri, imbere yiwe hakaba hari umunyeshuri ateze ukuboko.

Ikibuga kininiya giteyemwo ibiti vyinshi, bitotahaye bikikijwe n'uruzitiro rwubakishije ivyuma bisa n'ubururu, imbere hariyo amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye, asakaje amategura yirabura, akaba afise imiryango isa n'ubururu.

kirasi kinini ya cyane cyo kwigiramo cubakishije amatafar yaturiy gifise amadibishi ariko iyo hariko nibyomebisa n'ubururi durimo intebe minshi cane abanyeshuri ayicara ko imbere yitso nibe akabayemo wagapukur gatamo imyanda

Inzu isize irangi ryera harimwo intebe n'amameza n'umutaka usa n'agahama imitaka ibiri ikaba ikorerwamo gusohoreramo impapuro no kwandikiisha impapuro harimoo amatara n'ivyuma isa nagahama.

Abana bari imbere y'uruzitiro rukomeye cane rufise amatafari aturiye bakaba abo bana bambaye imyambaro yo kwishuri utubutura hamwe n'udushati bakaba bahetse n'udusakoshi twirabura indani mururwo ruzitiro hakaba hariyo ishuri rininiya cane bigiramo.

Ishure rininiya cane rikomeye rigeretse kabiri risize amarangi yera n'amarangi asa n'ubururu rifatishijwe ivyuma bisa n'ubururu hejuru y'iyo shure hakaba hariko amabati meza akomeye yera n'ibicu vyera bikikije iryo shure.

amashure meza akomeye asize amarangi yera afise amabati ariko arasaza asa n'agahama imbere yayo mashuri hakaba hateretseho icuma gifise amabara yera n'amabara yirabura hasi n'ibiti bininiya cane bitotahayeye biri nyuma y'amashuri.

Abanyeshure bari mbere y'amashuri abiri meza ,rimwe rimwe murayo mashuri rikaba rifise amadirisha ane meza komeye ariko ivyuma ,akaba afise n'imiryango yirabura.

Icuma c'ubuhinga bwa none nyabwonko giteretse ku meza, kirimwo ivyandiko indani, kikaba gifise amarangi asa n'icatsi kibisi, n'amarangi yera, umuntu ariko aragikoresha afise amaboko maremare yirabura.

Ikirasi kinini niye gikomeye cane cubakishije impome zera zisize amaranga yirabura hasi, kandi hasi muri ico kirasi hakaba hasize iranga ibisa na gahama hateretsemo intubi ninshi zitandukanyemwo'incuri bijarako.

Abana bari mw'ibarabara rikomeye bafise udusakoshi bamwe bafise udusakoshi twirabura abandi bafise udusakoshi dusa n'umuhondo. Abobana bakaba bambaye imyambaro yo kw'ishure ifise amarangi asa n'ubururu n'utubutura dutoduto, hakaba harimwo n'umwana afise isahani y'icuma.

Ikibuga kininiya cane cagutse c'ivu kirimwo utubuye duto duto. Kirimwo imodokari nyinshi zihagaze zera. Harimwo n'abana imbere mur'ico kibuga cubatsemwo amashuri meza akomeye asize amarangi asa n'umuhondo n'amarangi asa n'agahama.

Uruhome rurerure cane rukomeye rwubakishije amatafari aturiye. Kuri urwo ruhome rukaba ruciyeko n'umurongo ata rangi usizeko. Hakaba hariko impapuro zibiri niniya zera cane, zanditseko amazina y'abanyeshuri n'ibikorwa bagira bakore.

Amashure menshi cane, yebakishije ubuhinga bwa none, bakeshije amatafari aturiye akaba afise amadirisha yera, n'imiryango yera, akaba asize ko amabati ariko amarangi asana gahama, kaba ari mu kibuga kininiya cane kirimwivu

Abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro yera n'iyindi yirabura harimwo abakobwa n'abahungu, bakaba bari imbere y'ishure ku kibuga kininiya, hakaba hari n'umunyeshuri yari imbere yabo ariko kw'ibombo ariko arakaraba mu ntoke.

Ikigo kininiya cane, kirimwo amashuri menshi yubakishije amatafari aturiye, akaba asakaje amabati yirabura ayandi asakaje amabati yera, akaba akikijwe n'uruzitiro runiniya cane rusizeko amarangi yera, hariho ibarabara inyuma y'uruzitiro.

Ikibuga kininiya, cubatsemwo amashure menshi cane, yubakishije matafari aturiye, afise n'ivyuma bisa n'ubururu, hakaba hateyemwo n'ibiti vyinshi cane hagati muri ico kibuga, harimwo imodokari nyinshi zihahagaze, zimwe zera n’izindi modokari zirabura.

Ikibuga kininiya cane, kirimwo ivu n'utubuye duto duto, cubatsemwo amashuri menshi yubakishije amatafari aturiye, acapuyeko imirongo ikikamye n'iyimanuka isize irangi ryera, amashuri akaba asakaje amabati yera.

Ibarabara rininiya cane rirerire ryubakishije utubuye dutoduto rifise n'umuvo wubakishije ayandi mabuye maninimanini harimwo imodokari nyinshi cane zirabura hari n'uruzitiro rukikuje inzu niniya cane igeretse kabiri.

Amashuri menshi cane akomeye ageretse kabiri akaba afise amadirisha y'ivyuma asize ko irangirisa n'ubururu n'imyango y'icuma asize ko irangirisa n'ubururu hakaba afashwe n'inkingi ndemge zikomeye zisizeko irangigera.

Ikibuga kininiya cane civu kirimwo utubuye duto duto hagati muri ico kibuga hakaba hashinze icuma kimanutseko ibendera ry'igihugu cacu hakaba hari n'amashugwe menshi cane ateye mw'ico kibuga ndetse hubatsemwo amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye.

ikirasi kinini ya cane cubakishije amatafari aturiye uruhume rw'imberero kor uriko igitambara acera gifatishije utubaho twirabura kirimo abantu babiri bariko baragendura hakaba hari no intebe nyinshi abanyeshuri bicara ko bace kwiga

Ikibuga kininiya cane civu kirimwo utubuye duto duto cubatsemwo amashuri meza cane afise amarangi yera ku mabati hagati murico kibuga hakaba hashinze icuma kiriko ibendera ry'uburundi rimanitse kurico cuma.

Ikibuga cagutse cane, mbere muri ico kibuga, hakaba hariyo ikindi kibuga gitoya c'amaboko co gukiniramwo, harimwo abana bariko bikinira umupira w'amaboko, hakaba hateye ibiti hirya yaco vy'imikaratusi bitotahaye, hubatsemwo n'amashuri maniniya cane yubatse muburyo bwa kijambere igiretse.

Ikirasi kinini y'abanyeshuri bigiramwo, hariyo ikibaho cirabura canditseko ingwa zera, kikaba gisiza ico kirasi amarangi yera hejuru n'amarangi agomba gutukura hasi gifise idare rininiya rikomeye risiz'irangi rye.

Ibarabara rirerire ry'ivu ririmwo ibiziba n'utubuye dutoduto, hahagazemwo imodokari nyinshi zirabura, n'imodokari zera, hakaba hari amashuri ari imbere yazo, maremare, yubakishije amatafari aturiye.

Ikirasi kininiya cane kirimo ububati bwinshi bukozwe mu vyuma butondetsemwo ibitabo kimwe kimwe ku kindi hakaba hariyo n'umupira w' ugukina w'amaguru. Imbere muri ico kirasi hakaba hariyo n'akabati kandi gateretseko ibitabo hejuru.

Igihome kininiya cane gifise amatafari aturiye kiriko akabaho gatoya kirabura kamaditseko impapuro zera, hakaba hariko ivyandiko vyanditse kuri izo mpapuro biriko amatangazo vyandikishije ikaramu yirabura.

Ikirasi kininiya cane co kwigiramwo harimwo abanyeshure benshi abahungu n'abakobwa bashajije bambaye imyambaro yo kw'ishure yera, imbere yabo hari umwigisha w'umugore ariko arabigisha yambaye ikanzu ifise utudoma twera n'utundi twirabura, hirya yiwe hariyo intebe yicarako.

Isomero rininiya cane ryubakishije amatafari aturiye isakaje amabati yera ikikujwe n'uruzitiro rininiya cane rwubakishije na rwonyene amatafari aturiye iryo somero rikaba rifise amadirisha y'ibiyo ariko ivyuma vyirabura.

Ikibuga kininiya kirimwo ivu n'utubuye duto duto tumijagiye muri ico kibuga, hagati muri ico kibuga hakaba hashinze icuma kiriko ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi, hirya y'ico cuma hakaba hariho amashurwe n'igiti kihashinze gitotahaye.

Ikibuga kinini ya cane civu kirimo tubuye duto duto impande zimwe zimwe ziteyemo umusezero uriko urameraho ubwatsi butotahaye harimo abanyeshuri benshi Cane ubatsemo n'amashuri meza cane ageretse kabire.

Imodokari zibiri izunguru zabantu zisize amaranga iyera .Amaranga asa nubururu zihagaze mu kibuga kinini ya cane igihe ico kibuga hakaba hari yo ibiti bitotahaye bihasize bikihujwe n'uruzitiro nini ya gobakishije amatafara aturiye.

Isomero rininiya cane ryubakishije ubuhinga bwa kijambere rigeretse kabiri rifise inkingi zirifashe zisizeko irangi ryera rifise n'amadirisha asize irangi risa n'ubururu n'abanyeshure bahagaze imbere y'iryo somero benshi cane.

abanyeshuri benshi cane bari mw'isomero bariko bariga, bakaba bicaye ku dutebe n'utumeza turi mbere yabo turiko amakaye yabo, bakaba bambaye imyambaro yera isa n'ubururu, imbere yabo hariyo umwigisha ariko arabigisha.

Ikibuga kininiya cane c'ivu kirimwo utubuye duto duto; hari abanyeshuri benshi bari mu karuhuko. Hakaba hateyemwo n'ibiti muri ico kibuga bitotahaye, harimwo n'imodokari nyinshi z'ubwoko butandukanye, zifise amarangi yera, n'izindi zifise amarangi asa n'agahama.

Ikibuka kinini ya kimo ivunutubuye duta duto hateyemo igiti kinini ya cane cipfokakiriko kirera hakaba hari n'amashuri meza cane yibakishija matafara yaturiye amwe muri ayo mashuri akabasize irangie ikera ayana aabasize irangiraisana gaama.

Ikibuga kininiya cane kirimwo igiti gitota haye kikaba kirimwo n'irutikiro rineya rufise ivyuma bisizeko irangira isa n'ubururu ubatsemwo n'amashuri meza cane nyuba kicira matavaraturiye asakaje yamabasira.

Ibarabara rirerire ry'utubuye duto duto harimwo umugabo yambaye impuzu zirabura n'inkofera yirabura ariko aragenda hari impande y'urugo runini rikikuje amashuri asakaye keretse abiri.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ivu n'utubuye duto duto ,imbere yaco hari uruzitiro runiniya rw'ishure gwubakishije amatafari atuiye, hacapfye ko imirongo ikitse isize irangi ryera, hakaba hari n'ibiti bindi bitotahaye biri kurera.

Ikirasi kinini yacane cubakishije amatafari aturiye gifise idari risize irangiri risana gahama m'uryahango ufis'irangiri risa n'agahama k'uruhome bw'ico kirasi hakaba hamaditseko igihome kininiya cirabura, imbere murico kirasi hariyo intebe zifise amarangi ana n'agahama.

Igirasi kinemiya cane yecubakishije amatafari atuye asinzeko amaranga yera hahejuru n'amaranga y'imuhondo hagati hasi ko mushingena hasi z'iranga gerabura hakaba hariyo umunyeshure, ariko arasimba yambaye imyambaraiso n'ubururu.

Ikibuga kininiya cane ho c'ivu hari utubeye duto duto hateyemo ibiti vyinshi cane bitotahaye vy'amavoka n'amapera biriko birera bahubatsemwo ishure ryiza cane kwibakishije amatafari aturiye risakaje amabati yirabura.

Uruzitiro runeniya cane rwubakishije amatafari aturiye rufise umwango mu niniya w'ivyumu bisa n'ubururu n'idirisha rimwe rininiya ry'ivyumuvy'ubururu rireko n'i biyo hejuru hakaba hariko icapa kiliniya cera canditse kuvyandiko bisa n'ubururu.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amatafari aturiye, gisakaje amabati yera hariyo n'amatara menshi cane atakije kikaba kirimo n'ikibaho cirabura gifise imiryango itukura n'amadirisha atukura, hari intebe nyinshi cane.

Isomero rininiya ryagutse cane ryubakishije amatafari aturiye rifise umwango wuguruye w'icuma usa n'agahama, hari ikibaho kinini cane cirabura, hakaba hariyo intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako.

Isomero rininiya cane rikomeye yubakishije amatafari aturiye rifise amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo, ayo madirisha akaba asize amarangi yirabura. Iryo somero rikaba rifatishijwe n'inkigi ryubakishije amatafari aturiye, risize amarangi yera.

Impuzu nyinshi zanikiriye ku vyuma bisa n'agahama, hirya y'izo mpuzu hakaba hari inzu niniya cane igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye, isize amarangi asa n'umuhondo ikaba isakaje amabati yera.

Ikirasi kininiya cane cubakishije inpome zisizeko irangi risa n'umuhondo, kikaba gifise idare risizeko irangi ryera ririko amatara abiri maniniya, imbere hakaba hariyo imeza n'intebe hariho n'ibitabo vyinshi bipangapanze.

Amasomero meza cane yubakishije amatafari aturiye, akaba afise imirongo isizeko imanuka n'y'ikika. Akaba akikujwe n'uruzitiro runiniya cane rwubakishije amatafari aturiye. Inyuma hari ibiti biriko biramera bikomeye.

Ikibuga kininiya cane cubatsemo amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye afise amadirisha n'imiryango isize irangi risa n'ubururu ikaba ifise amabati asize irangi ryirabura nyuma yayo mashure yakaba hariyo ibiti vy'imikaratusi bininiya bitotahaye.

Ikibuga kininiya c'umupira w'amaboko, cubatse mu buhinga bwa kijambere, hakaba harimwo umwana ariko aratambuka yambaye umwambaro w'ishure n'isakoshi mu mugongo, akaba imbere yiwe hari imodokari yera, hirya hariyo amashure meza cane ageretse.

Ikibuga kininiya kirimwo utwatsi duto duto turiko turamera dutotahaye, harimwo utubuye duto duto, hubatsemwo amashuri meza cane asize amarangi yera, n'amarangi yirabura, hasi asakaje amabati asa n'icatsi kibisi, amadirisha yuguruye.

Ikibuga kineni ya cane cibu giteyemwo utwatsi duto duto kikaba kinimwo n'amashura menshi cane muri co kibuga hubatsemwo amashure menshi cane yasetse ko aranga iyera n'amabati asizeko iranga igera.

ishure niniya ryubakishije amatafari aturiye rikaba rigeretse gabiri ikaba rifise amadirisha afise irangi risa n'icatsi kibisi n'imiryango isize irangi risa n'ubururu amashuri akaba kikijwe n'ivyuma bifise amarangi atukura n'amarangi asa n'ubururu

Ikibuga kininiya cagutse c'ikigo c'ishure, gifise akabarabara gatoyi k'utubuye dushashe hasi, mw'ico kibuga hakaba hubatse n'ishure rininiya, risize irangi risa n'agahama, hateyemuwo n'ibiti vyinshi cane bitotahaye.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo amashure meza cane, yubakishije amatafari aturiye, akaba ata myango n'amadirisha afise, akaba asakaje amabati yera, imbere yayo hakaba hari n'amashure meza cane.

Ikirasi kininiya cane gikomeye cubakishije impome zisize ko irangi risa n'umuhondo kifuse ikibaho cirabura kirimbere mu mfuruka y'ico kirasi hakaba hari yo ibaho zishka kuri zine n'ingoma ihari yirabura isani yasambaguritse.

Ishure ryiza cane rikomeye rifise umuryango munini rifise ibiyo kandi iryo shure rikaba ririmwo intebe abanyeshure bicarako rifise amadirisha abiri akomeye ariko ibiyo ndetse akaba ariko n’ivyuma.

Igihome kininiya gisize amarangi agomba kwera kiriko ikibaho kininiya cane cirabura canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro bariko barateranya ibiharuro mu buryo bukitse hariho ibiharuro cenda guteranya cumi.

Amashuri meza cane hariho umunyeshuri ahagaze impande y'ishur,i iryo shuri rikaba rifise amabati yera inyuma yayo hakaba hariyo imiduga iri mw'ibarabara n'ibiti birebire vyirabura.

Amashure menshi atandukanye afise amatafari aturiye akaba asize imirongo ikika yera n'iyindi imanuka yera akaba ari amashuri abangikanye ageretse rimwe imbere yayo hari ikibuga kinini kirimwo uducekeri n'umuryango wivyuma ufise irangi ryera.

Ikibuga kininiya giriko utubuye duto duto, imbere yaco hakaba hari uruhome n'amashure meza cane asakaje amatafari yera, amashure akaba asize amarangi yera n'igiti kininiya gose kiri kwayo mashuri hafi yayo.

Menshi cane yubatse muburyo bwa kijambere, amwe yubakishije amatafari ahiye ayandi akaba asakaje amabati yera n'ayandi asakaje amabati yirabura, imbere yayo hakaba hari ikibuga ciza cane kininiya abana bakinirako n'abanyeshuri bicaye muri co.

Ikibuga kininiya cane cubatsemwo amashure menshi cane yubakishije amatafari aturiye asizeko umurongo ukika wera n'umurongo umanuka usa n'ubururu hari itara inyuma yayo mashure, akaba asakaje amategura yirabura.

ishure rifise uruhome ruriko amatafari ahiye aturiye. Hakaba hariko uruhome rwirabura hirya mu bubamfu. Hariko indinganizo y'ivyiga. Mu buryo n'aho hakaba handitseko akabazo. Hakaba harimo n'intebe abanyeshure bicarako.

Ikibuga kininiya cane c'ivu harimwo utubuye dutoduto, cubatsemwo amashure meza cane yubakishije amatafari aturiye, giteyemwo ibiti vyiza cane vy'amavoka biriko birera, biri inyuma y'ayo mashure n'ibindi biti vy'amapera.

Uruhome runiniya rukomeye, gwubakishije amabuye, hariko ivyuma vyinshi cane bisa n'agahama ,impande yurwo uruhome hakaba hari ingazi nyinshi zitambukirwa ko abantu bariko baratambuka baduka hejuru, imbere hari iyo umusezero uriko utwatsi twiza cane dutoyaha

Ikirasi ikinini ya cane abanyeshuri bigiramwo hari yo abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yera imbere yabo hari umwigisha w'umugore afise imicatsi myinshi yirabura yambaye ikanzi hese tutuma gutwera nto tutuma gutwirabura ikishuri gifise idirica bininiya cane ry'uguru.

Amashure atonze ku murongo akomeye cane, akaba asakaje amabati y'ivyuma, afise impome zikomeye ziriko amatafari aturiye, akaba afise imiryango y'ivyuma, imbere yayo hakaba hari ikibuga kinini ciza.

Utuyira tubiri turimwo utubuye dutoduto twera n'utundi tubuye dusa n'agahama, hirya no hino yutwo tuyira hakaba hari amashugwe meza atotahaye n'inzu nini iri imbere y'ayo harimwo amatafari aturiye n'imiryango isa n'agahama.

Abanyeshure batatu b'abigeme bariko baraganira. Babiri bicaye, uwundi ahagaze, bambaye imyambaro yo kw'ishure, amashati yera n'amajipo asa n'agahama. Inyama yabo hakaba hari ibiti bibiri bitotahaye vy'amavoka.

Amashuri meza cane akomeye yubatse mubuhinga bwa kijambere ageretse rimwe ,imbere yayo hariho amashurwe meza cane n'igiti gitotahaye hariho ikibuga abana bakiniramwo bari mu karuhuko , gishinzemwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu.

Ikibuga kininiya cagutse giteyemo ivyatsi vyiza bitotahaye harimo n'ibiti vyinshi vy'amapera n'ibindi biti vy'amavoka biriko birera, n'ibiti vy'imyembe. Inyuma y'ivyo biti akaba hari bubatseyo mashuri meza akomeye yubakijije amatafari aturiye asaka amabati yera.

ishure rinini ryiza cyane rigeretse rimwe ikabariho abanyeshuri bigira imbere yiryoshure rikaba rifashwe n'ivyuma byinshi bikomeye gisa icatsi kibisi mbere yayo hakaba hariho irindi ishure ritoya risize irangi ryera n'amabati atukura akaba kandi harimo n'ibiti birebire

inzu niniya cane ikomeye igeretse ifise amatafari aturiye asize amarangi asa n'umuhondo imbere y'iyo nzu hakaba hariho impuzu nyinshi zihanikiye zera zirabura zisa n'agahama n'izisa n'ubururu nzisa n'umuhondo

Ikibuga kininiya cane gifise utwatsi duto duto tukiriko turamera, giteyemwo ibiti bininiya cane vy'amavoka biriko birera, cubatsemwo amashure afis' amabati asana n'agahama asiz' amaranga yera hejuru n'amaranga yirabura hasi.

Uruhome rukomeye cane rusize amarangi yera hejuru n'amarangi yirabura musi rumatitse ko ikibaho cirabura canditse ko ibyandiko n'ingwa yera bikaba byari ibyo abanyeshuri bagira bimure

Ikirasi kinini intebe abanyeshuri bigiramo cubakishije amatafari aturiye rifise amadirisha abiri ,idirisha rimwe rkaba ry'uguruye n'inde idirisha ryugayi harimo n'ikibaho cirabura canikishije ko ingwa risa n'agahama harimo intebe nyinshi abanyeshuri bicarako.

Uruhome runiniya cane rw'uruzitiro rusize amarangi yera hariko ivyandiko vyirabura n'ivyandiko bisa n'ubururu, rukaba rufise umuryango muniniya cane uriko ivyuma bisize irangi risa n'ubururu, indani hakaba hariyo amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye.

ikibuga kinini kiriko ibendera ry'Uburundi aho abanyeshure batonda bagira baririmbe Burundi bwacu, imbere yaho hakaba hari amashure meza yubakishije amatafari aturiye.

Ikibuga kinini kiriko ibendera biboneka ko ariho abanyeshuri batonda bagira baririmbe Burundi bwacu, imbere y'iryo bendera hakaba hari amashuri atonze ku mirongo meza imwe isize amarangi yera.

Ikibuga kininiya gose c'ivu kirimwo utubuye duto duto kirimwo amashuri meza cane yubakishije amatafari aturiye afise amabati yera giteyemwo n'ibiti vyiza bitotahaye hagati muri ico kibuga hakaba harimwo ibendera ry'igihugu cacu.

Heza cane yubatse muburyo bwa kijambere, ageretse ko rimwe akaba yubakishije amatafari atukura, asizeko imirongo impanuka yera n'imirongo ikitse yera ,imbere yayo hakaba hari abanyeshuri benshi cane bambaye imyanbaro yo kw'ishuri karaba hari n'ibiti biri mu kibuka n'amashugwe meza.

Ikibuga kininiya cane, gisa n'ivu kirimwo utubuye duto duto, hubatsemwo ishuri ryiza cane, rikomeye ryubakishije amatafari aturiye, ifise umwango usa n'agahama, uriko amagufuri abiri yera, ikaba isakajwe ibati ryera.

Amashuri meza cane yubatse mu bwoko bwa kijambere. Yubakishije amatafari ahiye. Yubakishije n'amadirisha ariko ivyuma hamwe n'ibiyo. Inyuma yayo hari ibi biti vyiza cyane bitotaye. Imbere yaho hariho ikibuga co gukiniramwo umupira.

Amashuri meza cane akomeye yuubatse ku buhinga bwa kijambere. Ayo mashuri akaba ari atatu afise rimwe rimo amadirisha abirabiri namashuri akabasize irangi yera asakaje amabati irabura.

Ibarabara rininiya ryagutse rihagazemo imodoka niniye yirabura imbere yaryo barabara kabari irembo riniya ryagutse ivizeye umuryango usa n'uburoro wuguruye winjira ku ishuri ariy,'abanyeshuri benshi n'abavyeyi babo babaherekeze.

Ikibuga kininiya cane kirimwo imodokari yera yunguruza abantu n'amashuri ari mbere y'iyo modokari asizi amarangi y'agahama hasi n'amarangi yera hejuru asakaje amabati yera inyuma y'ayo mashuri hakaba hariyo ibiti bininiya cane bitotahaye.

Ikibuga kininiya abana bakinirako bari mu karuhuko, n'amashuri meza abangikanije. Amwe muri ayo mashuri akaba yubakishije amatafari, asakaje amabati yirabura, ayandi mashuri akaba asakaje amabati yera.

Ishure rininiya rifise uruhome rukomeye cane, ryubakishije amatafari atukura; riciyeko umurongo, usize irangi ryera, n'uwundi murongo umanuka usize irangi risa n'ubururu. Inyuma hariyo itara rininiya, rikaba risakaje amabati yera.

ishure rininiya cane ryagutse ririmo abagabo babiri bari muri iryoshure akaba hari mo udutebe abanyeshuri bicara nu dutebe tutunyegamo n'amameza ndetse ikaba bifise uruhome ruriko igitambara cera gifise akarongo kirabura hejuru

Ikibuga kininiya cagutse cane kirimwo ibiti n'amamodokari, harimwo n'ibendera ry'igihugu cacu. Hirya y'ico kibuga hakaba hariyo amashure maremare meza ageretse kabiri, asize amarangi yera, akaba asakaje amabati yirabura.

Amashuri maniniya cane akomeye yubakishije amatafari aturiye; ishuri rikaba rifise inkengeri y'icuma abanyeshuri bavuza. Ishuri ikaba isakaje amategura yirabura. Imbere yayo hari amateke meza cane atotahaye ari mu kwera, bagira basorome.

Ikibuga kininiya cane kiriko umusezero urikubwatsi bwiza cane butotahaye kiri mubiti vyiza bitotahaye ibiti vyamavoka, n'ibiti vyamapera, n'ibiti vyimyembe harimwo abanyeshure benshi cane, hari abanyeshuri bahagaze haruguru babiri bafatanye kurutugu.

Igihome kininiya cane cubakishij' amatafari aturiye hariko ikibaho kininiya cirabura candikishijeko ingwa zisa n'ubururu zisa neza cane zera izindi zisa n'umuhondo hakaba habandiseko indome zo mu kirundi.

Ishure rininiya cane rikomeye ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati yera, ririko inkengeri y'icuma abanyeshuri bavuza, hakaba inyuma yayo hateye ibitegwa vyitwa amateke bitotahaye biriko kubirera.

Amashure meza cane yubatse ku buhinga bwa kijambere ageretse kabiri, afise amadirisha menshi n'imiryango myinshi, imiryango isize amarangi asa n'ubururu, amadirisha afise ibiyo n'ivyuma vyera, akaba asakaje amabati yera.

Ibarabara rininiye ryagutse ry'ivu ririmwo imodoka ari nyinshi imodoka ari yera buro ni ndi modoka ari yera, ziri impande y'uruzitiro gubakishije ivyuma rufise intungi zubatse mu mabuye zikomeye n'ibiti biri higeye bwo ruzitiro totahaye.

ishuri rininiya cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rigeretse kabiri ,ritegerejwe n'ivyuma bitukura ryubakishijwe n'impome zifise amadafari atukura ,rifatishijwe inkingi zisize amarangi yera, rikaba risakajwe amabati yera.

Ishuri rininiya cane rifise ikibaho cirabura, rifise n'uruhome rukomeye rwubakishije amatafari aturiye, rufise imirongo isize irangi ryera rikaba ririmo intebe nyinshi abanyeshuri bicarako n'imeza n'izindi ntebe z'inyegamo z'abarezi.

Ikibuga kininiya cane cagutse kirimwo utubuye duto duto, giteyemwo ibiti bininiya bitotahaye vyamavuka, n'igiti c'ibigazi. Hakaba hubatsemwo amashure meza asize amarangi yera, akaba afise n'amabati yera.

ikibuga kinini ya cane gisa neza kirimwo utubuye duto dutu gifise ibiziba hasi hateyemo ibiti byiza cane bitotahaye n'amashurwe meza n'amashuri yibakishije amatafari aturiye asize amarangi yera n'amabati yirabura n' mubati asa nagahama.

Ikirasi kininiya cane cagutse cubakishije impome zisize iranga ryera isakaje n'ivyuma bisa n'agahama gifise amadirisha meza cane yera ariko ivyuma, hari abanyeshure benshi bariko bariga n'abanyeshure bane bicaye imbere yabo.

Ishuri ryiza cane rigeretse kabiri ryubakishije amatafari aturiye, imbere yaryo hari ikibuga kininiya kirimwo imodoka nyinshi cane, hari n'abanyeshuri benshi cane bambaye imyambaro yera n'iyindi myambaro itukura n'abandi bambaye imyambaro yirabura.

Uruhome runini ya cane ruwiko amatafari ahiye kubakishije isima ukaba rufise idirisha rinini iyari riko ivyuma bisa n'ubururu hejuru yuko ruhome hakaba hari ko icapa canditse ko hari ishuri yisumbuye yitiriwe umutima Mweranda indani mu rpozitiro hakaba hari yo ibiti bininiya Cane.

Umuntu ariko aratambuka yambaye impuzu zirabura ari mbere y'uruzitiro runini cane rwubakishije amatafari, urwo ruzitiro rukaba rufise umuryango muniniya binjiriramwo indani mururwo ruzitiro hakaba hariho ishuri riniya cane rigeretse kabiri.

Ikibuga kininiya cane kirimwo ubwatsi butotahaye, hateyemwo ibiti vyiza cane bitotahaye, biriko birera, inyuma y'ivyo biti hakaba hariyo amashuri meza komeye, afise amadirisha asa n'ubururu n'imiryango isa n'ubururu, asakaje mabati yera.

igihome kirekere cyane gisize irangi rigomba kwera ikaba rifise umushinge rusize irangi yirabura mbere yayo hakaba hateretsa isakoshi n'iniya yo gutwara amakayi yirabura ico gihomekira gifashwe n'ivyuma byinshi bisize irangi irisa n'ubururu

Ishure rininiya cane abanyeshuri bigiramwo, rikaba rigeretse kabiri, hariyo umwigisha ariko aratambuka imbere y'amashuri, rifise amadirisha y'ivyuma bisa n'agahama. Iryo shure rikaba rishigikiwe n'imyango isa n'agahama rikaba rifise n'inkingi risize irangi ryera.

Ikirasi kikiniya cane abanyeshure bigiramwo, hamwe n'intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako zikozwe mu mbaho z'ibiti. Hirya yaho hakaba hariyo akabati kaniniya kubatswe mu biti, n'amadirisha y'ibiyo yuguruye, n'imiryango myiza cane.

Ikibuga kininiya kiriko umusezero mwiza cane ufise ubwatsi butotahaye . Harimwo imodokari n'abanyeshure batatu bari mbere y'amashuri ya harimwo n'ibiti vyiza n'ibigazi n'ibiti vy'amavoka n'ibendera ry'igihugu cacu.

Amashuri meza cane ageretse kabiri, yubakishije amatafari aturiye afise amadirisha ariko ibiyo afise n'ibitambara birindani, imbere y'amashuri hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko hateye n'ibiti impane y'ico kibuga gisa neza canee bitotahaye.

Amashure menshi cane meza yubatse m'ubuhinga bwa kijambere ageretse kabiri yubakishije amatafari atukura acapuyeko imirongo ikika isize amarangi yera n'iyindi mirongo imanuka isizeko amarangi yera asakaje amabati yera.

Ikibuga kininiya cane c'ivu, kirimwo utubuye dutoduto, kirimo n'icuma, hagati gifise ibendera ry'igihugu cacu giteyemwo ibiti vyiza cane bitotahaye, ayo mashuri akaba yubakishije amatafara aturiye n'amabati yera.

Ikibuga kinini ya cahagutse kivu kirimwo utwatsi dutodutotko turamera harimwo n'ibiti vyiza bikomeye ibiri ku birehera vy'amapeera bitotahaye yubatsimwo amashure meza akomeye ibibakisha amatafari aturiye kaba sakaja amateguro yiragura.

Ibarabara rirerire ryubakishije utubuye duto duto harimwo n'umusenyi hagati y'utwo tubuye. Imbere yayo hakaba hariho n'irindi barabara ry'ivu hirya hariho abantu bariko aradandatza bahagaze imbere y'inzu isize irangi risa n'ubururu hirya hari iyindi nzu isize irangi ryirabura.

Igihome kininiya cane, gisize amarangi yirabura munsi, n'amarangi yera hejuru, gifise umuryango muniniya cane wagutse, ufise ivyuma vyiza bisa n'agahama, imbere hirya hakaba hari ibarabara ririmwo imodokari nyinshi, zunguruza abantu zihagaze.

abakobwa babiri bahagaze imbere y'ubudandarizo bw'ishure umuryango ukaburi muniniya cane ufise ivyuma usize irangi ryera imiryango yuguruye yanditse ko amata meza mwe muri abo bakobwa akaba yambaye umwambaro umuranga yuko akora muri rimitel

Ikibuga kininiya cane kirimwo icuma gishinzeko hariyo ibendera ry'igihugu cacu, hakaba hubatsemwo amashuri meza cane, isakaje amabati y'irabura nayandI asakaje amabati yera, hariyo ibiti vyinshi cane bitotahaye n'umuntu aba imbere y'amashuri.

Abanyeshuri batanu bari mbere y'ishure ryabo bifise ibyuma bisa n'ubururu .Abanyeshuri bakaba bafise amasakoshi n'umunyeshuri wundi ari hasi ku kibuga ciza cagutse kirimo ibiti binini ya gose.

Amashurure asakaje amabati afise impome ziriko amatafari aturiye. Ibicu vyera n'ibiti biri inyuma y'amashure. Ishurwe risa n'icatsi kibisi. Imbere y'amashure hakaba hari ikibuga abana bakinamo bagiye mu karuhuko.

Ikibuga kininiya cane gifise amashurwe meza giteyemwo n'ibiti bininiya cane bikomeye, imbere yivyo biti hakaba hari amashure afise imiryango itatu buri shuri ryose rikaba rifise amadirisha abiri afise ivyuma akomeye, hirya y'amashuri hakaba hariho utuzu dusakaje ivyatsi.

Abanyeshure bari mu ka ruhuhuko bahagaze imbere y'amashuri . Hariho babiri bari bahagaze haruguru y'abo bafatanye ku rutugu. Umwe muri bo, akaba yari afite isakoshi. Bambaye impuzu zo kw'ishure; ipantaro isa n'agahama, n'ishati yera.

Impome zibiri zibangikanye rumwe mwizo mpome rukaba rufise amadirisha abiri afise ivyuma bisa n'ubururu ariko n'ibiyo, hejuru yurwo ruhome hakaba hariko icapa canditseko ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda rya Bujumbura.

Ikibuga kininiya c'ivu kirimwo utubuye duto duto cubatsemwo amashure meza akomeye abangikanye, hagati yayo hari udushugwe twiza dusa n'umuhondo n'utundi dusa n'ubururu, nyuma yayo mashure hakaba hateye ibiti vyiza bikomeye bitotahaye vy'amavoka n'ibindi vy'imyembe.

Inzu isize irangira isa n'umuhondo akaba hariko ikibaho cirabura ciza canditseko n'ingwa zera bakaba hari handitse ko akabaza abanyeshure bari bagira bakore.

Ikibuga kinini ya cane giteyemwo ivyatsi vyiza bitotaye n'amashura ar'imbere yavyo meza cane atotahaye, imbere hakaba hari amashuri akomeye asize amaranga yera nayandi mashuri atarangi asize yubakishije matafara aturiye ,amashuri akaba asakaje amabati yera.

Ikirasi cyo kwigira mo kirimwo abanyeshuri benshi cane bicaye bikorakurikira umubgisha ri imbere yabo bikora bigisha kwandika ku kibaho ishuri rikaba ryubakishije n'idirisha rifise ibiyo n'ivyubuma bisa n ubururu imbere y'ubu mibgisha hakaba hariho n'intebe yo kwicara ko n'ineza ashira ko ibitabo.

Ikirasi kinini ya cane gifise inkome zisize iranga irera hari yo n'ivyuma bifaticici amabati yasize amaranga iyera gikaba kirimo abanyeshuri babiri bambaye imyambaro isa n'ubururu n'abandi babiri bariko arabakurikirana babigisha.

Abantu b'abagabo bariko barubaka uruzitiro runiniya bubakisha amatafari aturiye bamwe bakaba bahagaze ku kibaho kininiya kiri impande yurwo rugitiro bambaye imyambaro isa n'ubururu n'inkofera zisa n'umuhondo nyuma yurwo urugitiro hakaba hariyo ibiti bitotahaye biteye.

Umunyeshure yambaye umwambaro usa n'ubururu afise icuma mu maboko yiwe kimaditse ku ruhome ruriko amarangi asa n'umuhondo, hakaba hariko n'ibindi vyuma biri hirya yiwe vyirabura bihateretse.

Ikirasi kinini ya gifise impome zisizeko irangi ryera kikaba gifise amadirisha y'ibiyo maniniya cane yuguruye imbere muri ico kirasi hakaba hariyo abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu bicaye ku ntebe.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise amabati ariko irangi risa n'ubururu ikaba amabati afatishijwe n'ivyumi vyinshi cane biriko amatara menshi cane imbere muri co kirasi hakaba hariyo abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu.

Ikibuga kininiya cagutse kirimwo umusezero ufise utwatsi dutotahaye turiko turamera, muri ico kibuga hakaba hariko harubakwamwo ikirasi kininiya cagutse hakaba hariko harubaka abantu bane bambaye imyambaro isa n'ubururu.

Ikirasi kininiya gifise impome zisizeko irangi ryera, hakaba hicayemwo abanyeshuri benshi cane bicaye ku ntebe zisa n'agahama bambaye imyambaro yera derere, abahungu n'abagobwa, kikaba gifise amadirisha n'imiryango isa n'agahama.

Inzu ni ni ya cane isizeko imaranga yera hejuru n'amaranga y'umuhondo hasi akaba amanitse ko ivyapa binshi cane biriko amabendera y'ibihugu vy'urwanda n'ibihugu vy'ubushinwa akaba harimwo umuryango uguruye.

Abanyeshuri batanu bari mu kirasi ikinini ya cagutse gisizeko iranga irisa n'icatsi kibisi bakaba bafise ivyoma vy'ubuhinga bwa none arimwo ibifata amafoto n'ibindi birungika amacukure cane biri mbere ku meza.

Umugabo yambaye umwambaro usa n'ubururu n'ibirato vyirabura akaba ahonyoye k'ucuma yunamye akaba inyuma yiwe har'inkorofani niniya y'icuma yegamiye kugihome kirekire c'amatafari aturiye gikomeye gose.

Umwigisha ari kumwe n'umunyeshure. Bakaba bafise akameza imbere yabo bariko baragapima. Akameza gateretseko uducupa tubiri tw'amazi, n'igisahani kimwe c'icuma. Bakaba imbere yabo hariho abandi abanyeshure benshi cane bariko barabakurikira.

Ikibuga kinenera cane kirimwo ubwatsi butotahaye ateyemwo ikiganzi hagati n'udushurwe dukikuje co kigazi turi hiryano hino hubatsemwo, kandi amashure meza cane bakishije amatafari isi amabati yirabura.

Icumba kininiya cane cagutse, gifise impome zisize irangi risa n'umuhondo; kikaba kirimwo abakobwa benshi cane bariko barateka, bashika kuri umunani bambaye imyambaro yera derere, bafise amasafuriya y'ivyuma.

Ikirasi kininiya cane cubakishije impome zisizeko irangi ryirabura hari amatara atatu ariko araka abiri ari kurugwo ruhume irindi rikaba riri hejuru kucuma gifashe kwibati imbere muri ico kirasi hakaba hari y' abanyeshuri benshi cane bari ku meza bariko bariga.

Ikirasi kininiya cane cyubatishije impome zisize irangi ryera. Ku ruhome rw'imbere hakaba hamaditse ko agatambara kera gafise uduti twirabura tugafashe imbere muri ico kirasi akaba hariyo umugore yambaye imyambaro yirabura n'iyindi yera ku maguru.

Umugabo yambaye imyambaro isa n'ubururu ikingira ibicafu akaba abafise n'ibikingira amaboko vyera, ariko arakora icumakaininiya cane c'imodoko gisa n'ubururu igiae ico cumakaba harinzue bibagesheje matafari aturiye gisiziranga ikera.

Ikirasi kimenira cyane cubakishije impono zisise iranga igera hejuru n'irangiza n'umuhondo hasi harimo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe n'umwigisha ari imbere yabo atwara bigisha ku roma yari ko agatambara kera kamaditseho.

Abanyeshuri batatu ,abakobwa babiri ,n'umuhungu umwe bambaye imyambaro isa n'ubururu bafise ivyuma bariko barakata ibindi vyuma bigeretse ku meza bakaba bari mu kirasi kininiya cagutse cubakishije amabuye.

Ikirasi kininiya cane gisize irangi risa n'ahama ku mpome; imbere muri co kirasi hakaba hariyo abanyeshuri b'abahungu babiri bariko bariga bicaye ku ntebe; Imbere yabo hari amameza ariko ibikoresho nyabwongo.

abanyeshure benshi cane bari mu kirasi kininiya cubakishije impome zisize irangi ryera abo banyeshure bakaba bari ku meza niniya cane y'icuma yera bakaba bariko barakata ibitunguru abanyeshuri bakaba bambaye imyambaro ishajije isanagahama n'udukofero twera

Abantu benshi batandukanye, abagabo abagore n'imisore n'inkumi bicaye mu kirasi kininiya cane, gifise impume zisize irangi ryera bakaba bakikuje imeza ndende ikikije abo bantu, iriko irangi risa n'umuhondo.

Ikirasi kininiya cane gifise amarangi yera ariko amadirisha y'ivyuma ,kikaba gifise n'umuryango ufise irangi ryera harimwo abanyeshure benshi cane ,imwe murayo madirisha rikaba rifise igitambara cirabura gikingiriye.

Ikirasi kininiya cane gifise amatafari aturiye kikaba gisizeko umurongo ufise irangi risa n'agahama umanuka, ifise imiryango ukomeye cane w'icuma n'amadirisha y'ivyuma, imbere y'umuryango hahagaze abagabo bane.

Ikirasi kininiya cane kirimwo abanyeshure benshi bambaye imyambaro yera n'imyambaro isa n'ubururu ,umwe muri abo banyeshure akaba ahagaze ariko aravuga ,ico kirasi cubakishije inpome gisize irangi ryera n'idirsha rifise icuma cera.

ikirasi kininiya cane cuguruye amadirisha n'imyango, kikaba cicayemwo abantu benshi bicaye ku ntebe, hari uwuhagaze w'umugore yambaye ikanzu isa n'agahama ariko arabigisha.

Ikirasi kinini ya cane kirimwo ibikoresho vyinshi vy'ubuhinga bwa none abanyeshuri bakorera ko imwimenyerezo yivyo bababize mw'ishure aba abo abanyeshuri bambaye imyambaro isa n'ubururu umwe muri bo akaba yambaye n'amarori akaba ari n'umwigisha wundi.

Ikirasi ikininiya cane gifise impomi zisize ko iranga igera n'ikimuhondu hasi gifise amadirisha, ariko ibiyo n'ivyuma, ariko igitambara cera kiyakindiriye imbere muri co kirasi akabari y'abanyeshurira benshi bakabriya.

Ikirasi kininiya cane cubakishije amabuye kikaba gisizeko imirongo ikitse isa n'umuhondo n'iyimanuka kirimwo abanyeshuri batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Umuhungu akaba yariko arakata icuma afise agakoresho ko gukata ivyuma.

Ikirasi kininiya gifise impome zisize amarangi abiri atandukanye ayera hejuru na yasa n'umuhondo hasi ku ruhome rukaba ruriko igitambara kinini yakiriko ivyandiko imbere n'abanyeshuri benshi cane n'umwigisha riko arabigisha.

Ishure rininiya cane ryagutse ririmwo udutebe n'utumeza abanyeshuri bicarako bariko bariga, imbere yabo banyeshuri hakaba hariho umwigisha n'abandi banyeshuri batatu yariko arasigurira ivyigwa iryo shure rikaba rifise impome zera zikomeye zisize amarangi yera.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari mu myimenyerezo yo gukora intebe icara ko abakaba bari bambaye imyambaro isa n'ubururu hakaba hariko n'abigisha bariko barabakurikiraniye bariko barakora. Iyo nzu barimwo ikaba yari ifise n'ikibaho cirabura ifise n'uruhome runini cane rukomeye.

Abanyeshuri birib' amashuri yisumbuye yaznakaminoja bahagaze imbere y'amashuri yabo amashuri meza cane asizye irangi kera afatishijwe n'ivyuma isa n'ubururu amashuri akasakaje n'amabati irabura.

Ikirasi kininiya cane gikomeye cubakishije inkingi zisize irangi ryera ifise amadirisha abiri maniniya akomeye afise ibiyo n'ivyuma vyirabura harimwo abanyeshure benshi cane bariko bariga bicaye kuntebe n'amakaye ari kumez'imbere yabo.

Abanyeshure bane bo mashuri yisumbuye za kaminuza bambaye imyambaro isa n'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo, bari mu vyuma vyinshi bariko barasuzuma ivyo bize harimwo n'intsinga z'amatara zisa n'agahamazi n'intsinga zisa n'ubururu.

Icumba gikomeye cubakishije impome zera kirimwo umuntu indani ariko arakora ku bikoresho vy'ubuhinga bwa none harimwo ibikoresho gitanga amajwi n'ikindi gikoresho kininiya ariko araduza yongera amanura gisuzuma amajwi yuko ameze neza.

Umugabo yambaye ikoti yirabura n'ipantaro yayo mu vyaka bhari yo ishati yeraderere akaba yarafise icuma gifata amasa namu nobiko iragara yuko yaho arafotora ibintu kanaka inyuma y'bo akaba hari yo abandi bantu benshi bariko barasamaririza ibintu by, ariko arafotora inyuma y'abakabo hariyo, kandi ibiti vyiza cane tota hayi.

Ikirasi kininiya abanyeshure bigiramwo cubakishije impome zera zisize amarangi yera hariko n'amadirisha afise ibiyo ndetse n'ivyuma vyirabura harimwo abanyeshure benshi batandukanye, harimwo umunyeshuri umwe yarahagurutse ariko aravuga ijambo yambaye impuzu zirabura.

ikirasi kininiya kirimwo abanyeshuri benshi bariko barakora umugwa wo gucura bariko baracura inyundo nini nini bafise nizindi nyundo ntonto mu maboko hariho n'umunyeshuri yari ahagaze imbere y'umuriro wariko uraka agomba gushusha icuma akoresha

Ikirasi kininiya cagutse kiberamwo amanama gifise impome zikomeye zisize amarangi yera gifise amadirisha akomeye y'ibiyo afise n'ivyuma hariyo abantu benshi bariko barakora inama n'umuntu ahagaze imbere yabo ariko arabagirisha inama yambaye ikoti risa n'agahama

Ishure rininiya ryagutse cane, rifise impome zikomeye zisize amarangi yera n'ayandi asa n'umuhondo, iryo shure rikaba rifise amadirisha meza afise ibiyo, harimwo abanyeshure batanu n'abarezi babo babiri bariko barabakurikirana.

Ikirasi kininiya cane cagutse gifise impome zikomeye zisize irangi rifise amadirisha abiri, rimwe mw'ayomadirisha rikaba ririko igitambara cera kirekire. Hariyo abanyeshuri benshi batandukanye harimwo n'abazungu.

umugabo yambaye inkofero itukura inkuzu zisa n'ubururu akaba yari ko arabaza imbaho akaba yari afise akuma ko kubaziisha imbere y'ibe akaba hari uruhome rukomeye cyane rusize amaranga agomba kwera ariko n'utuma twishi twirabura

Ikirasi ikinyiniya cane cobakishije amatafari aturiye ikirimu abanyeshuri benshi bariko barakora umuga wo kubaza imbere yabo akaba hari imeza ziriko ibikoresho vy'ukubaza co kirasi kawa cubakishije amadirisha afise vyuma nibiyo vyiza cane.

Abanyeshure bari mu ishure bariko bariga bakwirikira umwigisha ari imbere yabo, uwo mwigisha akaba yambaye impuzu y'akazi yera n'abanyeshuri hakaba harimwo abambaye impuzu zera n'impuzu zirabura n'izindi zisa n'umuhondo, bakaba bari mu ishuri ryiza cane rifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'inyegamo imbere yabo hari meza bafise n'idusiisyoza imbere yabo bakaba bari ko barakora inama muri ico kirasi gifise impome nziza cane zisigishije amarangiyera n'imiryango itukura.

Abasore batatu babiri bambaye amashati meza awundi yambaye agapira akaba yambaye n'amarori bariko barakora ku bikoresho vy'ikoranabuhanga harimwo icuma gitora umuyagankuba kiwucishije kuzuba n'ikindi cuma c'inyakira majwi

Imeza niniya cane y'ivyuma, yera yagutse iteretseko ibitunguru bisa n'agahama, n'amacupa arimwo amavuta, n'abanyeshurire batatu bariko barakata ivyo bitunguru n'amakaroti.

Ikirasi kininiya gifise impome zisize amarangi agomba gusa n'ubururu harimwo umuryango usize irange rigomba kwera n'amadirisha afise ibiyo n'ivyuma bikomeye kirimwo icuma gifata amasanamu n'icuma nyabwonko.

Ishure rininiya cane rikomeye ryubakishije impome zisize irangi ryera harimwo abanyeshure indani bariko bararyigiramwo bicaye k'udutebe twabo bamwe bafise amasakoshi yirabura abandi at'amasakoshi bafise n'umwigisha w'umuzungu ariko arabigisha imbere yabo.

Ikirasi kininiya cane gifise impome ziriko ibitambara bigikikuje vyera hariho n'ibisa n'agahama n'ibindi bisa n'umuhondo harimwo abantu benshi bariko barakurikira biboneka ko hari uwundi muntu yako arabasigurira imbere yabo imbere yabo hakaba hariho n'icuma gifata amasanamu.

Mu baganga batanu bambaye imyambaro myiza cane yera bafise n'udukofera bafise n'udufukamunwa. Batatu b'abagore n'abandi babiri b'abagabo bariko barakora ubushakashatsi ku gishushanyo babumvye gisa n'ico umuntu nkirya yabo hakaba ari n'akabati babikamwo ibikoresho vyabo.

Abanyeshuri batatu, bariko barakora ubushakashatsi ku bikoresho vy'ubuhinga bwa none, harimwo ibikoresho bitora umuyega nkuba kibicishije ku zuba, abo basore bakaba bambaye babiri amashati meza amaremare, uwundi akaba yambaye agapira akagomba kwera, n'akandi gasa n'agahama, akaba yambaye n'amarori.

Abasore batatu bari mu cumba kininiya gikomeye c'ipimiro bariko barapima ivyuma bariko barakora bariko barabikata ivyuma bimwe bimwe, ivyuma bisa n'ubururu n'ibindi vyuma bisa n'agahamo, abasore bakaba bari bambaye imyambaro miremire isa n'ubururu n'indani hariyo amashati yera derere.

Abaganga benshi bari mucumba c'ibagiro hariho n'uwundi muntu aryamye kugatanda kirabura hirya hakaba hariho n'akabati kariko ibiyo harimwo ibikoresho bagira bakoresha mukubaga n'imiti yindi yo gukoresha.

Abanyeshure benshi cane, bari mu kirasi kinini ya cane kiberamwo amanama, bose bicaye ku ntebe nziza cane zisa n'agahama, bakaba bambaye imyambaro yera, ikirasi cubakishijwe impome gisize irangi ryera, n'amadirisha afise ivyuma vyiza cane.

Abanyeshuri bane bambaye imyambaro isa n'ubururu, indani hariy'udupira twiza cane bakaba bari bafise ivyuma biteretse kumameza, inyuma yabo hari imodokari isa n'agahama ifise n'umuryango wuguruye hakaba hari n'umunyeshuri yicaye inyuma yabo yambaye impuzu yirabura.

Abanyeshuri benshi cane bari mu kirasi co kwigeramwo bicaye ku ntewe nziza cane zifise utumeza imbere yabo no mwigisha ari mbere yabo, ariko arabigisha yambaye mwambaro umuranga wera igishuro rikaba ryubakishije amatafare aturiye rifise umuryango w'icumusizirangegera.

Abahinga mu gushona inkuzu bariko barashona inkuzu bafise ibikoresho vy'ubuhinga bwa none bugezweho bakabambaye umwambaro wabo baranga wera inyuma yabo hakaba hari ubundi yeko rabakurikirana yambaye agapira agasa n'uburubu.

Umugore yambaye imyambaro yera derere. Akaba yambaye n'inkofero yera, akaba yari ariko arasuzuma ivyamwa agomba aje gutera mu murima wiwe. Ivyo vyamwa bikaba biri mu ruzitiro rufise ibiti bikomeye vyirabura ndetse vyubakishijwe mu buhinga bukomeye.

Ikirasi kinini cubakishije impome zisize amarangi yera kiriko ivyapa vyanditse ko ivyandiko bitandukanye kirimwo abantu benshi batandukanye bakiri bato harimo n'uwihebeye Imana yambaye umwitwikiro mu mutwe wera n'izindi mpuzu z'umwitwikiro.

Ikirasi kininiya cane kirimwo imeza nyinshi zitandukanye n'intebe ntonto zo kwegamako hariyo n'impapuro nyinshi zo kwandikako hariyo n'umwigisha ariko arabakwirikirana ivyo bariko barakora bafise ivyuma mu minwe yabo vyirabura n'ibindi bisa n'ubururu.